Ɔbaa ɔhyɛ ahemaa ɛkyɛ egyina hɔ ɛresre. Wɔapegya ne nsa akɔ wiem. Ɔde ntoma ɛsiesie ne ho a ntoma no ɛsoro ɛyɛ tuntum. Abranteɛ bi ekuta microphone gyina ɛkyi hɔ ɛrekasa egu mu.

A ɔhyɛ ahemaa kyɛ gyina hɔ resere. Wapagya ne nsa akɔ ewiem. Ↄde ntoma asiesie ne ho a ntoma no soro yɛ tuntum. Abranteɛ bi kita microphone gyina akyire hɔ rekasa gu mu.

Mmeranteɛ mmeɛnsa resi dan. Baako rehyehyɛ aboɔ na baako nso gyina dadeɛ a wɔahyehyɛ so. Baako kita bɔtɔ de kita dadeɛ no mu wɔ nkyɛn. Mmarima yi nyinaa de kyɛ ahyehyɛ wɔ ti.

Aborɔfo ne Abibifoɔ atwa afidie ho ahyia. Wɔreyɛ adwuma. Atweredeɛ baako twere fidie no, baako nso si hɔ. Bronin baako de ne sa asɔ ne kɔn wɔ berɛ a ɔhyw kyɛ.

Abrɔfo ɛne abibifo atwa afidie Ɛho ahyia. Wɔn ɛɛyɛ adwuma. Atwedeɛ baako ɛtwere afidie no. Baako nso esi ɛhɔ. Bronii baako ɛde ne nsa asɔ ne kɔn abaa wɔhyɛ kyɛ.

Nketesia mmienu hyɛ ataare soro de de ntomasin atwa wɔn ase. Wɔn mmienu no nyinaa hyɛ kyɛ tuntum wɔ wɔn ti. Wɔ wɔn aky ne wɔn anim no, yɛahyehyɛ nnuaba wɔ wɔn akyi no bi yɛ aborobɛ, paya.

Anursefoɔ te apata ase. Wɔkita krataa n'ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ. Abaatan a wɔn mmaa bobɔ wɔn bo gyinagyina wɔn anim. Abaatan yi kita nkrataa wɔ wɔn nsam.

Buronim barima kita akasamu gyina abɔntene. Mmaa ne mmarima gyinagyina n'akyi. Mmarima yi mu baako de ne nsa ato ne ti. Ɔbaa no nso de ɛkyɛ abutu ne ti. Wɔkita krataa a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma wɔ so.

Mmaa mmienu a wɔn mma ɛhyɛ wɔn akyi ɛso nnoɔma wɔ wɔn ti. Baako so bɔtɔ na baako ɛso kɔntɛn. Wɔn nyinaa kita kyiniiɛ wɔ wɔn nsam. Ɔbaa baako a odi kan no kita bɔtɔ. Ɛwɔ ne nsam a ne ba hyɛ n'akyi.

Mmayewa mmienu ɛte hɔ. Baako ɛte akonnwa so ɛna baako ɛte fam. Nea ɔte akonnwa so no abɔ ne ti. Ɔkuta afe ɛdebɔ nea ɔte fam no ti ama no. Abaayewa baako nso de ne nsa gu ne bo gyina ɛnkyɛn.

Mmayewa mmienu te hɔ. Baako te akonnwa so ɛnna baako te fam. Nea ɔte akonnwa no so no abɔ ne ti. Ɔkita afe de rebɔ deɛ ɔte fam no ti ama no. abayewa baako nso de ne nsa agu ne bo gyina nkyɛn.

Mmaayewa mmienu te hɔ, baako te akonnwa so ɛna baako te fam. Deɛ ɔte akonnwa no so no abɔ ne ti, ɔkuta afe de rebɔ deɛ ɔte fam no ti ama no. Abaaayewa baako nso de ne nsa agu ne bo gyina nkyɛn.

W'asiesie kɔkɔɔ a abere ɛgu ɛpono so. Ɛwɔ nkyɛn nso y'asiesie mako ɛne gyeene ɛwɔ apon ahodoɔ so. Adwadifoɔ ɛmaa ɛtete kyinyɛ tuntum ase a wɔɔtɔn nneɛma ahodoɔ ahodoɔ. Ɔbaatan a ne ba so ɛbɔ ne bo ɛgyina hɔ.

Dwadinibaa ɛso apampan a wɔahyehyɛ nneɛma ahodoɔ wɔ mu. Nneɛma ne bi ne brush, brush a nneɛma, deɛ wɔde twitwi adwareɛ, deɛ wɔde brush wɔn ti, ɛne deɛ wɔde pɔlehye mpaboa. Ne nsa mu nso okita kɛntɛn a wɔahyehyɛ nneɛmɛ ahodoɔ wɔ mu. Awuraba yi ɛresere.

Mmaa a wɔde kente asiesie wɔn ho gyina badwam resa. Mmaa yi de agudeɛ agugu wɔn kɔn mu, wɔn nsa ne wɔn nan. Wɔn nyinaa hyɛ ahenemma. Ahemfo nso abɔ dwa te wɔn akyi.

Mmaa a wɔde kente asiesie wɔn ho gyina badwam resa. Mmaa yi de agudeɛ agugu wɔn kɔn mu, wɔn nsa ne wɔn nan. Wɔn nyinaa hyɛ ahenemma. Ahemfo nso abɔ dwa te wɔn akyi.

Mmaa a wɔde kente assiesie wɔn ho gyina badwam resa. Mmaa yi de agudiɛ agugu wɔn kɔn mu, wɔn nsa ne wɔn nan. Wɔn nyinaa hyɛ ahenema. Ahenfo nso abɔ dwa te wɔn akyi.

Abranteɛ ɛhyɛ ntoma ataadeɛ ɛsoro ne fam. Wɔahyɛ ataareɛ a ɛyɛ akokɔ sradeɛ ɛwɔ ntoma ataareɛ no mu. Ɔde ɛkyɛ ebutu ne ti ɛna ɔde ahwehwɛniwa ahyɛ n'ani. Ɔhyɛ asopatre ɛna ɔkuta bɔtɔ kɔkɔɔ.

Abrabteɛhyɛ ntoma ataareɛ soro ne fam. Wahyɛ ataareɛ a ɛyɛ akokɔ sradeɛ nso wɔ ntoma ataaareɛ no mu. Ↄde ɛkyɛ abutu ne ti ɛna oo ɔde ahwehwɛniwa ahyɛ n’ani. Ↄhyɛ asopaatre ɛna okita bɔtɔ kɔkɔɔ.

Ahwehwɛ fam ban ho. Kanea fɛɛfɛɛfɛ ahyɛ ɛdan no mu ma. Beaeɛ a yɛdware no nso wɔde glass atwam. Wardrobe fitaa a tohuro a yɛde pepa yɛn ho nso ɛdeda wardrobe no so si hɔ.

Hyɛn ahodoɔ abɔ apee so, ahyɛn dodoɔ no ara yɛ akokɔsradeɛ. Nnipa bebree nam kurom, kyineɛ nso sisi hɔ a amamfoɔ tɔn adeɛ wɔ aseɛ. Abansoro bebree wɔ bankum ne nifa.

Ahyɛn ahodoɔ abɔ apee so. Ahyɛn yi dodoɔ no ara yɛ akokɔsradeɛ. Nnipa bebree nam kurom. Kyiniiɛ nso sisi hɔ a amanfoɔ tɔn adeɛ wɔ ase. Abansoro bebree wɔ benkum ne nifa.

Ɛmmaa ɛsa so ɛso nsuo ɛwɔ dadesɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa efura ntoma ɛwɔ wɔn ase. Ebi ɛhyɛ mpaboa na ebi nso ɛnam daade. Ɛmmaa yi nyinaa ɛkɔ faako. Pepɔ tenten nso ɛwɔ nanim.

Mmaa sa so so nsuo wɔ dadesɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa fira ntoma wɔ wɔn ase. Ɛbi hyɛ mpaboa, ɛna ɛbi nso nam daade. Mmaa yi nyinaa rekɔ faako. Bepɔ tenten nso wɔ wɔn anim.

Mmaa ɛsa so so nsuo wɔ dadesɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa fura ntoma wɔ wɔn asene. Ɛbi hyɛ mpaboa na bi nso nam daade. Mmaa ne nyinaa ɛrekɔ faako. Bepɔ tenten nso wɔ wɔn anim.

Tasi baako ɛnam lɔɔre kwan ne mu. Wɔn ɛde baako so esi lɔɔre kwan ne nkyɛn a ɛhyɛn fitaa so esi ekyire. Ababaawa bi ɛhyɛ ataareɛ tenten eetwa lɔɔre kwan mu efi bebia kyiniiɛ ne wɔ no ɛde akɔ ɛkwan no egya.

Taxi baako nam lorry kwan no mu. Wɔde baako nso asi lorry kwan no nkyɛn a ɛhyɛn fitaa nso si akyire. Ababaawa bi hyɛ ataare tenten retwa lorry kwan no mu firi baabi a kyinniiɛ no wɔ no de akɔ ɛkwan no agya.

Taksi baako nam lɔɔre kwan no mu. Wɔde baako nso asi lɔɔre kwan no nkyɛn a ɛhyɛn fitaa nso si akyire. Ababaawa bi hyɛ ataare tenten retwa lɔɔre kwan mu afiri baabi a kyiniiɛ no wɔ no de akɔ ɛkwan no agya.

Mmeranteɛ bebree rebɔ atwedeɛ. Wɔn apia aberanteɛ a ɔhyɛ atare kɔkɔɔ a bɔtɔ hyɛ n'akyi ama ɔretɔ fam. Aberanteɛ baako a ɔgyina ne nifa soɔ no apoma twɛdeɛ de rehwɛ aberanteɛ baako a ɔgyina benkum anim.

Poosifoɔ a wɔhyɛ polisifoɔ ataadeɛ ne kyɛ gyina hɔ rebɔ nkɔmmɔ. mmiɛnsa gyina anim na baako gyina akyi. Wɔabɔ canopy ɛwɔ wɔn akyi ɛna nnua atentenatenten si wɔn akyi. ℇhyɛn nso a anya akwanhyia a amoa si hɔ a nkurɔfoɔ bi gyinagyina so.

Apolisifoɔ a wɔhyɛ apolisifoɔ atadeɛ ne kyɛ gyina hɔ rebɔ nkɔmmɔ. Mmeɛnsa gyina anim, ɛna baako gyina akyire. Wɔabɔ canopy wɔ wɔn akyi, ɛna nnua atenten atenten si wɔn akyi. Ɛhyɛn nso a anya akwanhyia a amoa si hɔ a nkurɔfoɔ bi gyinagyina so.

Polisifoɔ a wɔhyɛ polisifoɔ ataare ne gyina hɔ ɛrebɔ nkɔmmɔ, mmiɛnsa gyina anim na baako gyina akyi. Wɔabɔ canopy wɔ wɔn akyi na nnua atenten atenten a si wɔn akyi. Hyan so anya akwanhyia a amoa si hɔ a nkurɔfoɔ bi gyinagyina soɔ.

Mabaawa nan gyina hɔ. Mmienu tare ban ho, ɛna mmienu a aka gyina wɔn nkyɛn. Mmienu abɔ wɔn ti ato hɔ. Ɛna baako nso abɔ ahoma tire. Baako a ɔka ho a ɔhyɛ ntoma ataareɛ no, ayi ne ti. Wɔn nyinaa nso kita nwoma wɔ wɔn nsam.

Mmabaawa nnan gyina hɔ, mmienu tare ban ho na mmienu aka no gyina wɔn nkyɛn. mmienu abɔ wɔn ti ato hɔ na baako abɔ ahoma tiri, baako a ɔka ho ɔhyɛ ntoma ataadeɛ no ayi ne ti. Wɔn nyina nso ayi wɔn ti.

Mmabaawa nnan gyina hɔ. Mmeini tare ban ho, ɛna mmienu a wɔaka gyina wɔn nkyɛn. Mmienu abɔ wɔn ti ato hɔ, ɛna baako nso abɔ ahomatire. Baako a ɔka ho a ɔhyɛ ntoma atadeɛ no ayi ne ti. Wɔn nyinaa nso kita nwoma wɔ wɔn nsam.

Bronii ba ɛne ne ba ɛte ɛhyɛn ne so. Ne kunu ɛgyina wɔn nkyɛn a w'aka ne nan ato so. Wɔn kraman ɛgyina wɔn nkyɛn. Bronii baa ne ne kunu no nyinaa ɛbutu ɛkyɛ ɛna wɔde ntoma akata wɔn ho. Wɔn ɛkyi no ɛdan abansoro ɛwɔ hɔ a yɛde kanea asiesie ɛdan no ho.

Bronin baa ne ba te hyɛn no so, ne kunu gyina wɔn nkyɛn a waka ne nan ato so, wɔn kraman gyina wɔn nkyɛn. Bronin baa ne ne kunu nyinaa abutu kyɛ, na wɔde ntoma akata wɔn ho. Wɔ wɔn akyi no, dan abansoro wɔ hɔ a yɛde kanea asiesie dan ne ho.

Broniibaa ɛne ne ba ɛte ɛhyɛn ne so. Ne kunu ɛgyina wɔn nkyɛn a w'aka ne nan ato so. Wɔn kraman ɛgyina wɔn nkyɛn. Broniibaa ne ne kunu no nyinaa ɛbutu ɛkyɛ ɛna wɔde ntoma akata wɔn ho. Wɔn akyi no, ɛdan abansoro ɛwɔ hɔ a yɛde kanea asiesie ɛdan no ho.

Buroni baa ne ne ba te ɛhyɛn no so. Ne kunu gyina ne nkyɛn a waka ne nan ato so. Wɔn kramn gyina wɔn nyɛn. Buroni baa no ne ne kunu no nyinaa butu kyɛ ɛna wɔde ntoma akata wɔn ho. Wɔ wɔn akyi no, ɛdan abansoro wɔ hɔ a yɛde kanea asiesie ɛdan no ho.

Buronin baa ne ne ba te ɛhyɛn no so. Ne kunu gyina wɔn nkyɛn a waka ne nan ato so. Wɔn kraman gyina wɔn nkyɛn. Buronin baa ne ne kunu no nyinaa butu ɛkyɛ, ɛna wɔde ntoma akata wɔn ho. Wɔ wɔn akyi no, ɛdan abansoro wɔ hɔ a wɔde kanea asiesie ɛdan no ho.

Abaabawa ɔhyɛ ataade soro ɛde ntoma siini abɔ ne mu egyina hɔ. Bɛɛma bi gyina nkyɛn ehwie samina egu ne nsa so. Ababaawa yi abɔ duku wɔ ne ti ena ɔde adeɛ akata ne hwene. Ababaawa no ɛhyɛ kɔn mu adeɛ akokɔ sradeɛ ɛne tuntum. Ɔbaatan bi so egyina n'ekyi a wetru ne ba.

Ababaawa a ɔhyɛ atare soro de ntoma sini abɔ ne mu gyina hɔ. Barima bi gyina nkyɛn rehwie samena agu ne nsa so. Ababaawa yi abɔ duku wɔ ne ti ɛnna ɔde adeɛ akata ne hwene. Abaawa no hyɛ kɔmmuadeɛ akokɔ sradeɛ ne tuntum. Ɔbaatan bi nso gyina ne nkyɛn a ɔreturu ne ba.

Ababaawɔ a ɔhyɛ atadeɛ soro de ntomasini abɔ ne mu gyina hɔ. Barima bi gyina nkyɛn rehwie samina agu ne nsa so. Ababaawa yi abɔ duku wɔ ne ti, na ɔde adeɛ akata ne hwene. Ababaawa no hyɛ ɛ kɔnmuadeɛ akokɔsradeɛ ne tuntum. Ɔbaatan bi nso gyina n'akyi a ɔturu ne ba.

Adwadifoɔ mmaa bebree gyina dwa so. Ɔbaatan a ne baako hyɛ n'akyi na baako nso gyina ne kyɛn ne ɔbaa foforɔ rebɔ nkɔmmɔ. Dwadini baa baako nso te akonnwa tietia so a bɔtɔ si ne nkyɛn. Awuraba bi nso gyina n'anim retɔ adeɛ a wakoto refa biribi afiri n'apampan no mu.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

Bibini baa te kyineɛ ase ɛrehwɛ obi a ɔretɔ adeɛ. Adetɔmfo no baako kita kyɛnse de rema adwadifoɔ ne bi. Nneɛma ɛwɔ dwa ne bi so bi yɛ ntoosi a yɛaboa ne cabbage.

Dwadini baa te kyinniiɛ ase rehwɛ obi a ɔretɔ adeɛ. Adetɔfoɔno baako kuta kyɛnsee de rema adwadifoɔ no bi. Nneɛma a ɛwɔ dwa no mu nso bi yɛ ntoosi a yɛaboa ne caabage.

Odwadini baa te kyiniiɛ ase rehwɛ obi a ɔretɔ adeɛ. Adetɔnfo no baako kita kyɛnse de rema adwadifoɔ no bi. Nneɛma a ɛwɔ dwa no so bi yɛ ntoosi a wɔaboa ne cabbage.

Dwadini baa te kyiniiɛ ase rehwɛ obi a ɔretɔ adeɛ. Adetɔnfo no baako kita kyɛnsee de rema adwadifoɔ no bi. Nnoɔma a ɛwɔ edwa no so bi yɛ ntoos a yɛaboa ne cabbage.

Dwadini baa ɛte kyiniiɛ ase ɛrehwɛ obia ɔretɔ adeɛ. Adetɔnfoɔ no baako ekuta kyɛnse de ma dwadifoɔ no bi Nnoɔma ɛwɔ adwa no so bi ɛyɛ ntos a yɛaboa ɛne cabbage.

Akuafoɔ adua adeɛ wɔ fam. Wɔhyehyɛ atareɛ a n'ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔ sradeɛ de nsuo repete wɔn nnɔbaeɛ no so. Akuafoɔ yi yɛ mmeɛnsa. Mmienu gyina anim, ɛnna baako a waka no ate ne ho gyina akyire.

Mmaa ne mmarima te trɔtrɔ mu a ɛreka. Trɔtrɔ n’ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ ne tuntum. Wɔabue pono no a ɛwɔ akyire no. Barima panin a ɔde ahwehwɛniwa atua n’ani gyina hɔ.

Abranteɛ a watwa mpɛsɛmpɛsɛ hyɛ kyɛ te akondwa so. Abranteɛ yi hyɛ asopaatre kɛseɛ. Ↄde abɔfra asi ne serɛ so na ɔde watr mellon ahyɛ ne nan ntam a ɔretwa ama abɔfra yi adi. Mmɔfra atwa ne ho ahyia a wɔn nyinaa redi water mellon yi bi. Baako twere akondwa no ɛna baako nso rehwɛ abɔfra no a ɔrema no aduane no.

Hyɛn ahodoɔ si beaeɛ a wɔfa hyɛn de tu kwan. Ɛhyɛn yi nyinaa yɛ fitaa. Nnipa bebree nso gyinagyina hɔ reba abɛfa hyɛ akɔ beaeɛ ahodoɔ ahodoɔ. Motorcycle si kwan no ho a amanfoɔ tete so.

ℇhyɛn ahodoɔ si beaeɛ a yɛfa hyɛn de tu kwan no. ℇhyɛn yi nyina yɛ fitaa. Nnipa bebree nso gyinagyina hɔ rebɛ abɛfa ɛhyɛn akɔ beaeɛ ahodoɔ ahodoɔ. Motor cycle sisi kwan no ho a amanfoɔ tete so.

Ɛhyɛ ahodoɔ esi bea a yɛfa hyɛn de tu kwan. Ɛhyɛn yi nyinaa yɛ fitaa. Nnipa bebree no gyinagyina rebɛfa ɛhyɛn akɔ beaeɛ ahodoɔ ahodoɔ. Motor cycle esisi kwan no ho a amanfoɔ ɛtete so.

Nketesia a wɔde kente ɛne ntoma ahodoɔ ɛsiesie wɔn ho. Wɔde ahweneɛ agu wɔase, wɔn kɔn mu, wɔn tiri ho ɛna wɔde bi atoto wɔn nsa. Wɔn nyinaa ɛresere. Ebi abɔ wɔn ti akɔ akyiri. Ebi nso ebutu kyɛ.

Statiu a ɔ ɔkita totrobɛnto a wɔn abu nkotodwe bebree esisi nsuo so. Tenten baako a wapagya ne nsa ɛwɔ soro so esi nkyɛn nohwaa, Ɛdan tenten esi statiu no akyi. nnua nnua ɛso atwa wɔn ho ahyia.

Mmɔfra nson ɛredware wɔ nsutene mu, mmɔfra yi nyinaa yɛ mmaamua, ɛmu mmiɛnsa a wɔhyɛ ataare fam tuntum aforo gyinagyina wɔn nuanom kɔn ho. Baako a ɔhyɛ ataare fam fitaa no gyina nsuo ne mu.

Mbɔfra ɛnsoo edware ewɔ ɛnsu tene mu. Mbɔfra yi nyinaa ɛyɛ mbemua. Miɛnsa a wɔhyɛ ataare fɔm tuntum aforo egyinagyina wɔn nua nom ɛkɔn ho. Baako a ɔhyɛ ataare fɔm fitaa no so egyina nsuo ni mu.

Mmɔfra ɛnson ɛɛdware ɛwɔ nsutene mu. Mmɔfra yi nyinaa ɛyɛ mmɛɛmuwaa. Mmiɛnsa a wɔhyɛ ataare fam tuntum aforo ɛgyinagyina wɔn nuanom ɛkɔn ho. Baako abɔhyɛ ataare fam fitaa no so ɛgyina ɛnsuo nem.

Mmɔfra nson redware wɔ nsutene bi mu. Mmɔfra no nyinaa yɛ mmɛɛmmoaa. Mmiɛnsa a wɔhyɛ ataare fam tuntum aforo gyinagyina wɔn nnuanom kɔn ho. Baako a ɔhyɛ ataare fam fitaa no nso gyina nsuo no mu.

Mmɔfra nson redware wɔ nsutene mu. Mmɔfra yi nyinaa yɛ mmaamua. Mmeɛnsa a wɔhyɛ atare fam tuntum aforo gyinagyina wɔn nuanom kɔn ho. Baako a ɔhyɛ atare fam fitaa no nso gyina nsuo no mu.

Abɔfra a ɔhyɛ atadeɛ tuntumkita fidie bi resiesie. Fidie ahodoɔ nso si pono so wɔ n'anim. Wɔ n'ayi no, wɔahyehyɛ nwoma ne akadeɛ a wɔde yɛ adwuma wɔ hɔ.

Mmofra no rehwɛ adeɛ wɔ apa so. Ketewa pa ara a ɔwɔ mu no kita wɔ ne nsam. Mmofra no nyinaa abɔ ammoase wɔ wɔn ase. Ebi nso de nkawankawa atoto wɔn kɔn mu. Panin baako a ɔka ho no kura ketewa koraa a ɔwɔ mu no wɔ ne nsam.

Mmɔfra no ɛrehwɛ adeɛ wɔ iPad so, ketewa pa ara ɔwɔ mu no kita wɔ ne nsa mu. Mmɔfra ne nyinaa abɔ amoase wɔ wɔn ase, bi nso de nkawankawa atoto wɔn kɔn mu. Panin baako a ɔka ho no kura ketewa koraa no a ɔwɔ mu no wɔ ne nsa mu.

Asraafoɔ a wɔn asiesie wɔn ho ɛnam lorry kwan emu asraafoɔ yi bi ɛhyɛ ahwehwɛniwa baako ɛkura tuo edi wɔn kan nnua esi nkyɛn abansoro tententen nso ɛwɔ wɔn akyi.

Ɔbaa ne de kente asiesie ne ho, ɔde kente ne bi nso abɔ ne ti, ɔde aweneɛ atoto ne nsa de bi ato ne nan, ɔhyɛ ahenema. Kɔnmuadeɛ a ɛda ne kɔn mu yɛ Ghana kɔnmuadeɛ. Bronin baa bi nso gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ soro tuntum ne fam kɔkɔɔ ne tuntum, ɔde ahwehwɛniwa atua n’ani.

Ↄbaa no de kente no asiesie ne ho. Ↄde kente no bi nso abɔ ne ti. Ↄde ahweneɛ atoto ne nsa de bi ato ne nan. Ↄhyɛ ahenemma. Kɔmmuadeɛ a ɛda ne kɔn mu no nso yɛ Ghana kɔmmuadeɛ. Buroni baa bi nso gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ ɛsoro tuntum ɛne ɛfam kɔkɔɔ ne tuntum. Ↄde ahwehwɛniwa atua n’ani.

Ɔbaa no de kente asiesie ne ho. Ɔde kente no bi nso abɔ ne ti. Ɔde annwendeɛ atoto ne nsa de bi ato ne nan. Ɔhyɛ ahenemma. Kɔmmuadeɛ a ɛda ne kɔn mu no nso yɛ Ghana kɔmmuadeɛ. Oburoni baa bi nso gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ soro tutum ne fam kɔkɔɔ ne tuntum. Ɔde ahwehwɛniwa atua n'ani.

Ɔbaa no de kente esiesie ne ho. Ɔde kente ne bi so abɔ ne ti. Ɔde ahweneɛ atoto ne nsa ɛde bi ato ne nan. Ɔhyɛ ahenema. Kɔn mu adeɛ ɛda ne kɔm mu no so ɛyɛ Ghana kɔm mu adeɛ. Broni baa bi so gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ ɛsoro tuntum ɛne fɔm kɔkɔɔ ne tuntum. Ɔde ahwehwɛ niwa etua n'eni.

Odwinayɛni gyina ɛhyɛn ho a afei na wɔrehyehɛ ɛhyɛn no. Baako nso te ɛhyɛn no ase wɔ berɛ a wɔde pono mmienu asi ɛhyɛn no anim ne akyire. Nkurɔfoɔ nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn a wɔreyɛ adwuma no. wɔn nyinaa de adeɛ akata wɔn hwene.

Abɔfra bafan te akonnwa mu. Abɔfra baako a ɔhyɛ atare soro fitaa ne torɔsa hyɛ asopaatere di mmirika. Wɔaduadua nnuaba wɔ wɔn akyi bebree. Abɔfra baako nso de ne nsa akata n'ani gyina baabi a wɔaduadua adeɛ wɔ no.

Abɛɛmoaa so kɛntɛn a nneɛma wɔ mu ma de nam kurom. Ↄkita tyre retwi de renante. ℇwɔ ne nan ho no, yɛahyɛ ngo agu apampan mu a kɔntoa da mu. Abɔfra bi nso nam n’akyi aturu ne nua ketewa wɔ n’akyi a ɔkita polythen baage tuntum.

Abarimaa so kɛnkɛn a nneɛma gu mu ma de nam kurom. Ɔkita tyre retwi de renante. Wɔ ne nan ho no, wɔahyɛ ngo gu apampaa mu a kɔntoa da mu. Abɔfra bi nso nam n'akyi aturu ne nua ketewa wɔ n'akyi a ɔkita polythene bag tuntum.

Abeemua so kentɛn a nneɛma gu mu ma de nam kurom. Ɔkita tae retw de renante. Wɔ ne nan ho, wɔahyɛ ngo gu apampan mu a kɔntoa da mu. Abɔfra bi nso nam n'akyi aturu ne nua ketewa wɔ n'akyi a ɔkuta pɔleten baage tuntum.

Abaamua ɛso kɛntɛn a ɛnneɛma ɛgu mu ma ɛde nam kuro mu. Ɔkita tai ɛretwi ɛde nante. Ɛwɔ ne nan ho no yahyɛ nwo agu apanpan mu a kɔntoa ɛda mu. Abɔfra bi nso nam n'akyi aturu ne nua ketewa ɛwɔ n'akyi a ɔkita pɔlitin baage tumtum.

Mmɔfra nnum gyina hɔ. mmɔfra yi mu nnan gyina akyire ɛna baako a aka no gyina anim barima no kuta mpaboa de reyɛ sɛ sɛdeɛ ɔretwa mfonin no. wɔn a wɔaka no nso gyina akyire resere rehwɛ n’anim. Mmɔfra yi mu mmienu yɛ mmaa, mminsa a aka yɛ mmarima . wɔn nyinaa nan bombom fam gye baako pɛ. dua nso sisi wɔn akyi.

Mmɔfra nnum gyina hɔ. Mmɔfra yi mu nnan gyina akyire, ɛna baako a aka gyina anim. Barima no kita mpaboa de reyɛ sedeɛ wɔretwa mfonim no. Wɔn a wɔaka no nso gyina akyire resere hwɛ n'anim. Mmɔfra yi mu mmienu yɛ mmaa, mmeɛnsa a wɔaka yɛ mmarima. Wɔn nyinaa nan bɔnbɔn fam, gye baako pɛ. Ɛ nnua nso sisi wɔn akyi.

Mmɔfra nnum gyina hɔ. Mmɔfra yi mu nnan gyina akyire ɛnna baako a waka gyina anim. Barima no kita mpaboa de reyɛ sɛdeɛ ɔretwa mfonin no. Wɔn a wɔaka no nso gyina akyire resere rehwɛ n'anim, na mmɔfra yi mu mmienu yɛ mmaa. Mmeɛnsa a wɔaka yɛ mmarima. Wɔn nyinaa nan bobom fam gye baako pɛ. Dua nso sisi wɔn akyi.

Mmofra ɛnum ɛgyina hɔ. Mmofra yi mu ɛnan ɛgyina akyire ɛna baako aka ɛgyina anim. Bɛɛma no ɛkita mpaboa ɛdee yɛ sɛnea ɔɔtwa mfoni no, wɔn a waka no nso ɛgyina akyire ɛsere ɛɛhwɛ nanim. Mmofra yi mienu ɛyɛ mmaa., miensa a aka ɛyɛ mmarima. Wɔn nyinaa ɛnan ɛbɔmbɔm fɔm ɛgye baako pɛ. Dua nso ɛsisi wɔn akyi.

Mmranreɛ mmienu te pono akyi, nkrataa gu wɔn anim na fidie bɔ ɔpono no anim. Mmranteɛ a aka nso rebɔ twɛdeɛ. Baako de twɛdeɛ asi papa panin tiri ho.

Awiuraba a ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum a wabɔ ne ti akɔ n’akyi te cycle so wɔ dwa so. Awuraba yi hyɛ ataare soro tuntum. Abɔfra a ɔso nneɛma gyina adetɔnfoɔ no nkyɛn rehwɛ awuraba no. Maame penyin bi nso so bɔtɔ de retwem wɔ awuraa n’akyi.

Awuraba a ɔhyɛ kyɛ tuntum a wabɔ ne ti akɔ n'akyi te sakre so wɔ dwa so. Awuraba yi hyɛ atare soro tuntum. Abɔfra a ɔso nneɛma gyina adetɔnfoɔ no nkyɛn rehwɛ awuraba no. Maame panin bi nso so bɔtɔ de retwam wɔ awuraa no akyi.

Awuraba a ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum a wabɔ ne ti akɔ na akyi ɛte saekle so ɛwɔ ɛdwa so. Awuraba yi ɛhyɛ ataade soro tuntum. Abofra a ɔso neɛma ɛgyina adetɔn foɔ ne nkyɛn ɛɛhwɛ awuraba no. Maame panin bi nso ɛso bɔtɔ ɛde atwam ɛwɔ awuraa no akyi.

Ɛpono esi hɔ a abranteɛ a ɔtɔn nnuro ɛgyina hɔ laptop esi n'anim Abranteɛ a ɔhyɛ ataadeɛ soro fitaa ɛgyina abranteɛ no anim wɔn ahyehyɛ nnuro ahodoɔ ɛwɔ shelves no so.

Abrɔfofoɔ ɛnan ete mɛko akɛseɛ ho. Mɛko no egu kɛntɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa ɛkita sekan a wɔde ɛpaepae mɛko no mu ɛmmienu. Wɔn mu baako ɛyɛ bɛɛma. Mmiɛnsa a aka no nso ɛyɛ mmaa.

Aborɔfo nnan te mmako akɛseɛ ho. Mmako no gu kɛntɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa kita sekan a wɔde repaepae mmako no mu mmienu. Wɔn mu baako yɛ barima. Mmeɛnsa a wɔaka no nso yɛ mmaa.

Afidie kɛseɛ si hɔ a wɔreyi sini wɔ so. Amanfoɔ tete akonnwa mu rehwɛ sini no a wɔreyi no. Wɔ si yi mu no, mmeranteɛ mmienu gyina hɔ rebɔ nkɔmmɔ a ɛdan akɛseɛ sisi wɔn akyi.

si hɔ a wɔde summiiɛ ahodoɔ agum. Summiiɛ yi bi yɛ kɔkɔɔ ɛna ebi nso yɛ ahaban mono. Wɔde ɛpono fitaa asi hɔ a krataa gu ɛpono no so.

Mmɔfra mmiɛnsa ɛte ɛhyɛn a wɔnde ɛnua ɛna anwen ɛmu. Ɛmɔfra mmiɛnsa so ɛgyina akyire ɛɛpia wɔn. Baako ɛte enim a ɔne ɛna ɛyɛ ɔdravanii a ɔɔdrave ɛnhyɛn. Mmɔfra yi ani agye.

Ɛdan ahodoɔ ɛwɔ kuro no ɛmu. Ebi ɛyɛ dan ntia ɛne abansoro. Kube dua atenten so asisi kuro ne'm. Lɔre kwan ɛda kuro ne'm a ɛhyɛn ahodoɔ nam lɔre kwan no so. Nnipa bi nso ɛnam lɔre kwan no so.

Dan ahodoɔ wɔ kuro no mu. Ebi yɛ dantia ne abansoro. Kube dua atenten nso si kuro no mu. Lɔre kwan da kuro no mu a hyɛn ahodoɔ nam lɔre kwan no so. Nnipa bi nso nam lɔre kwan no so.

Pono tenten si hɔ a nnuro ahodoɔ gu so. Ababaawa a ɔhyɛ ahwehwɛniwa kuta twerɛdua te akonnwa so. Mmaa mmienu te akonnwa so wɔ n'anim. Ababaawa yi ne aberewa no rebɔ nkɔmmɔ. Amanfoɔ nso tete akonnwa tuntum wɔ ban no ho.

Mmaa ne mmarima te pono ahodoɔ ho atwa ahyia. Nwoma da pono yi so. Kɔɔpoo nso sisi pono no so. Nkonnwa bi wɔ afane afa a obiara nte so.

Ↄbaa a wahyɛ ntoma ataareɛ de nkawa bi agu ne kɔn mu a ɔbɔ duku koto anwenneɛ bi ho. Wɔ n’akyi no, yɛahyehyɛ papa ne nwenneɛ asɔɔtoo wɔ n’akyi a ahyɛnsodeɛ no yɛ ahodoɔ ahodoɔ.

Ɔbaa w'ahyɛ ntoma ataareɛ ɛdi kawa bi ato ne kɔn mu a ɔbɔ duku ɛkoto ahwendiɛ bi ebi ho. Wɔ n'ekyi no y'ahyehyɛ papa ɛne ahwendiɛ asorɔto ɛwɔ n'ekyi a ahyɛnsodeɛ no ɛyɛ ahodoɔ ahodoɔ.

3pono a w)nahyehye ahyia asi 3dan amu , mmratie 3ne mmabaawa Abi 3tete h), ebi nso agyinagyina h) ,w)n mu dodo) na ara ahy3 ataare fitaa , dodo) na ara nso 3de ade3 akata w)n hwene.

Awuraba a wasɔ ne ti mu akɔ n'akyi de kasafidie atua n'aso ne obi rekasa. Awuraba yi resere. Ɔkita kyɛnsee wɔ ne nsam a ɔrehohoro mu wɔ gyaade. Adeɛ a wɔde noa nnuane nso si n'akyi.

Akonnwa fitaa si dan mu a wɔde ntoma agu fa. Ɛmu fa nso wɔde sumiiɛ agu hɔ. Wɔde pono baako asi anim na wɔde baako asi akyire. Wɔde mfonin ahodoɔ nso asensɛn ban no ho wɔ akonnwa no akyi.

Ɔbaapanin te fam a ne ba te ne so. Mmɔfra no bi nso tete fam. Mmabaawa mmienu a wɔde nkawa nkawa agugu wɔn kɔn mu tenten gyinagyina papadan no anim.

Apolisifoɔ mmienu gyina bereegye ase. Wɔde tu ahyehyɛ wɔn ho. Wɔn mmienu nyinaa hyɛ ɛkɛy wɔ wɔn ti. Ɔsrani a ɔkita ne tuo gyina nkyɛn. Ahyɛn mmienu sisi wɔn nkyɛn.

Mmarima a wɔhyɛ atareɛ a ɛsɛ nam lɔre kwan ho. Mmarima yi nyinaa hyɛ kyɛ ne asopaatere. Mmarima yi rehyɛn totorobɛnto. Baako nso kita kyiniiɛ de asi ne so.

Mmeranteɛ tete pono akyi. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ ahwehwɛniwa gyina hɔ rekasa. Wɔde nwoma ahodoɔ agugu pono no a ɛsi n'anim no so. Aberanteɛ baako nso rehwɛ ne phone so.

Ɛhyɛn ahodoɔ si dan kɛseɛ mu. Abranteɛ baako tare ban ho. Na abranteɛ baako nso gyina hyɛn no anim. Wɔde hyɛn no baako biara asisi baako so. Ahyɛn a ɛwɔ hɔ yɛ nsia.

Mmaa ne mmarima sa so tenten kita gallon. Ɛhyɛn si wɔn nkyɛn mu. Papa panin baako kita gallon yi mu bebree. Ɔde baako rebu nsuo wɔ ban no ho.

Mmaa ne mmarima te pono tenten ho, awuraba baako a ɔyɛ bibini gyina hɔ ɛresere, wɔn a aka te pono ne ho no yɛ akɔkɔɔfoɔ. Computer sisi pono no so na flowers nso sisi so.

Mmeranteɛ ne mmabaawa asɔ line rekɔto aba. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ atade soro kɔkɔɔ ato n'aba awie de krataa no rekɔhyɛ konko no mu. Ɛhyɛn si nohoa hɔ a n'ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ. Kyiniiɛ mmienu nso si ban no ho.

Mmaa mmienu ɛrehoro nkyɛnse mu wɔ dan anim, ɔbaa baako kita praeɛ akoto ɛrepra fam, abɔfra gyina ne nkyɛn mu. Pono si wɔn akyi a apampa si so.

Wɔahyehyɛ krataa ahodoɔ wɔ shelves tenten so. Akonnwa si kɔ a wɔde atadeɛ asɛn akonnwa no so. Pono hɔ a kasafidie da so. Laptop nso da so, ɛna nwima a wɔabue mu da pono no nso so.

Mmaa ne mmarima gyina steegi so resa. Mmarima no hyɛ atareɛ soro tuntum. Mmarima bi nso gy ɛte wɔn akyi a wɔrebɔ donno ne fɔntɔmfrɔm ama wɔn a wɔresa no.

Mmaa ɛne mmɛɛma ɛgyina steegyi so ɛɛsa. Mmɛɛma no ɛhyɛ ataareɛ ɛsoro tuntum. Mmɛɛma bi nso ɛte wɔn akyi a wɔɔbɔ dondon ɛne fɔntɔmfrɔm ama wɔn a wɔn ɛɛsa no.

Akonnwa tenten si hɔ a sumiiɛ dam. Wɔahyehyɛ nhoma wɔ shelves tenten so. Mfonin nso sisi shelves no so. Pono si hɔ a wɔde glaase na ɛyɛeɛ.

Afidie kɛseɛ si hɔ a wɔreyi sini wɔ so. Abusuakuo ahodoɔ nso de nntoma asɛ fam a wɔrehwɛ sini no a wɔreyi no. Bi de ice chest sisi wɔn anim. Ɛbi nso tete akonnwa so.

Afidie kɛseɛ si hɔ a wɔreyi sini wɔ so, abusuakuo ahodoɔ nso de ntama asɛ fam a wɔrehwɛ sini no a wɔreyi no. Bi de ice chest sisi wɔn anim, bi nso tete nkonnwa so.

Afidie keseɛ si hɔ a ɔɔyi sini ɛwɔ so. Abusuakuo ahodoɔ nso ɛde ntama asɛ fɔm a wɔn ɛhwɛ sini no a ɔɔyi no. Ɛbi ɛde aes kyɛɛs ɛsisi wɔn anim, ɛbi nso ɛtete akonwa ɛso.

Afidie kɛseɛ si hɔ a wɔreyi sini wɔ so. Abusuakuo ahodoɔ nso de ntama asɛ fam a wɔrehwɛ sini no a wɔreyi no. Ebi de ice chest asisi wɔn anim. Ebi nso tete akonnwa so.

Ɛmmɛɛma miensa ɛne Ɛmmaa miensa ɛte pono tenten ɛho. Kɔmputa esisi wɔn nyinaa anim a wɔde afidie bi ahyehyɛ hyehyɛ wɔn ani. Nhoma ɛda pono no so ebi, ɛna konko a wɔde flawɛs egugu mu nso ɛda pono neso.

Mmaa mmienu ɛgyina badwam ɛɛsa. Wɔde kente asiesie wɔn ho. Wɔde anwendeɛ atoto wɔn kɔn mu, w'abasa ɛne wɔn nnan. Bɛɛma ɛgyina wɔn akyi a wɔɔtwa ɔmo mfonin. Ɛmaa no bi nso ɛhyɛ fitaa ɛte pata ase.

Mmarima adwa wɔn atareɛ so na wɔde kente afura wɔn mu. Mmaa mmienu di wɔn nkyɛn mu. Ɔsraani baako a ɔyɛ ɔbaa nso gyina wɔn anim. Mmarima yi kuta Ghana frankaa no na wɔrehim. Wɔn a wɔaka nso kita adinkra ahyɛnsodeɛ tenten wɔ wɔn nsam.

Abusuakuo de kɛtɛ asɛ fam a wɔde ntoma asɛ kɛtɛ no so te so redidi wɔ kyɛnse kɛseɛ mu. Ebi de atere redidi, ɛnna ebi nso de wɔn nsa redidi. Abɔfra baako a n'ani agye resere rehwɛ soro.

Mmaa de lace penke asiesie wɔn ho atwa ɔbaa a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ ho ahyia. Mmaa yi mu nnan tete ɔbaa n’anim a wɔresere. Mmiɛnsa aka nso gyina wall no akyi ɛresere. Nnuannua wɔ wɔn akyi.

Keteke ɛnam ne kwan ɛso. Mmɛɛma bebree ɛtete keteke no nem. Ɛbi so ɛtete ɛho ɛne soro. Wɔn kita frankaa a wɔn ɛɛhim. Ɛbi nso ɛgyinagyina ɛnkyɛn a wɔɔhwɛ wɔn a ɛte keteke no ɛso no.

Keteke nam ne kwan so. Mmarima bebiree teteketeke no mu. Ebi nso tete ɛho ne soro. Wɔkita frankaa a wɔrehim. Ebi nso gyinagyina nkyɛn a wɔrehwɛ wɔn a wɔtete keteke no so no.

Keteke nam ne kwan so. Mmarima bebree tete keteke no mu. Ebi nso tete ho ne soro. Wɔkita ɛn frankaa a wɔrehim. Ebi nso gyinagyina nkyɛn a wɔrehwɛ wɔn a wɔte keteke no so no.

Keteke ɛnam ne kwan ɛso. Mmɛɛma bebree ɛtete keteke nem. Ɛbi so ɛtete ɛho ɛne soro. Wɔn kita frankaa a wɔn ɛɛhim. Ɛbi nso ɛgyinaguina ɛnkyɛn a wɔɔhwɛ wɔn a ɛte keteke no ɛso no.

Barima baako te pono ho a wadane ne ho akyerɛ mmaa mmienu. Mmaa yi mu baako kita nwoma ne twerɛdua a ɔretwerɛ adeɛ. Baa baako retwam wɔ wɔn akyi. Pono no so no, wɔahyehyɛ nnuro wɔ so tenten.

Adan atenten bebree ɛwɔ hɔ. Mmaa ɛne ɛmɛɛma atwa ade tenteen bi ho ahyia a wɔn ɛɛtwa mfonin. Ɛbi ɛde bɔtɔ asensɛn wɔn kɔn ho. Abɔfra ɛne ne papa ɛgyina hɔ a ɔpapa no abam ne ba no afiri n'akyi. Ne papa no ɛhyɛ ahwehwɛniwa ɛwɔ n'ani.

Ɔbea bi hyɛ ataade kɔkɔɔ a ahwehwɛniwa hyɛ nani wayɛ ne tiri ho mpɛsɛmpɛsɛ ɔgyina mpapa dan anim amanfo gyinagyina nanim wɔn mu biako de bɔtɔ asɛn ne nsa ho wɔyɛ mmaa ne mmarima.

Awuraba te akonnwa tenten so wɔ kyiniiɛ ase. Kube wɔ ne nsa nifa so bebree. Ɛpo nso da kube no akyi. Aberanteɛ bi reboro nsuo wɔ swimming pool no mu.

Buronin barima te aconnwa so a pono si n'anim. Aberanteɛ a ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum gyina ne nkyɛn. Mmaa nso tete akonnwa tenten so. Mmaa no baako de ne ba ahyɛ ne nan ntam. Wɔn nyinaa wɔ pata no ase.

Mmaa ne mmarima gyina nsuteneɛ mu. Ɔbaa baako hyɛ atare soro tuntum ne fam tuntum de baage kɔkɔɔ asɛn ne ho. Mmarima no nso mmienu aworɔ wɔn atare soro. Wɔn a wɔak .

Mpata dan nan esi hɔ mmaa ne mmarima ɛwɔ ɛfie no yam mu ɔbaa baako de kɛtɛ asɛ mfinimfini ɛhyɛ ase paatere te efie no yam ɛresere mmarima mmienu no gyina hɔ ɛresa abɔfra no nso ɛresa bi.

Wiemhyɛn si hɔ a wɔabuebue so, na wiemhyɛn yi yɛ asraafoɔ wiemhyɛn. Ɔsraani baa gyina nkyɛn ɔne mmarima a ɛgyinagyina hɔ ɛrekasa. Mmarima yi mu bi hyɛ ntoma ataare.

Mmaa ne mmarima te pono tenten ho wɔ sukuudan mu. Ɔbaa baakode ne nsa ato ne laptop so rebɔ adeɛ wɔ so. Wɔn nyinaa a wɔaka no nso de wan laptop asisi wɔn anim. Papa panin gyina wɔn anim ne wɔn rekasa.

Mmɔfra mmaa ne mmarima gyina stage so. Wɔasosɔ wɔn nsam atwa wɔn ho nyina ahyia. Mmaa no de ntoma afira wɔn mu a wɔde adeɛ ahyehyɛ wɔn to. Wɔn nyinaa bɔ duku a ahweneɛ deda wɔn kɔn mu.

Ɛhyɛn ahodoɔ nam lɔɔre kwan mu. Asraafoɔ gyinagyinaakyire. Ahyɛn yi bi, wɔde frankaa ahyehyɛ ho. Mmarima kantinka nso gyina ɛhyɛn no afa ne afa wɔ berɛ a ɛhyɛn no rekɔ.

Papa a ɔhyɛ atar fitaa ɛgyina ɛpono ho a ɔrekasa gu ɔkasa fidie ɛmu. Mmranteɛ a aka ɛtete akonnwa so ɛwɔ wɔn akyi. Mmranteɛ yi ɛhyɛ ataareɛ asorɔto asorɔto. Ebi de amanyɔkuo ɛfrankaa na asiesie wɔn ho.

Pono si hɔ a kɔɔpoo si so. Wɔadua adeɛ wɔ bokiti mu. Akonnwa a wɔde nnua na ayɛ si pono no anim. Wɔde mfonin asɛn ban no ho.

Asraafoɔ bebree ɛsan so ɛreba. Asraafoɔ yi mu bi ɛrenante na ebi nso ɛte ɛhyɛn a ɛdi wɔn a wɔn renante no akyi. Nwura ɛgu ɛfam. Ɛhyɛn tumtum bi nso ɛsi ɛkwan no nkyɛn mu.

Mmaa ne mmarima reyɛ yɛkyerɛ gyinagyina hɔ. Wɔkitakita frankaa ahodoɔ a ɛbi yɛ aman frankaa. Mmeranteɛ no mu baako repere sɛ ɔbeba anim. Asraafoɔ no repia no akɔ akyire.

Akongua si ɔdan kɛse si yi mu ɛpono a yɛde glaase ayɛ wɔ hɔ wohu abɔnten sɛ nnua sisi hɔ nkongua nso atwa pono ketewa ho ahyia wɔde dade ayɛ pono biako si akongua tenten no anim.

Mmofra mmienu wɔ apata anim. Baako te hɔ, na baako gyina hɔ. Nea ɔte hɔ no de ne tuo ato ne so na ɔhyɛ asrafoɔ ataareɛ. Nea ogyin a hɔ no nso ɛhyɛ asrafoɔ kyɛ ekita ne tuo wɔ ne nsam.

Ɔbaa a ɔhyɛ soro ne fam fitaa de adeɛ akata ne hwene, ɔbaa yi kita bɔɔlo wɔ ne nsa mu a ɔrebɔ. Mmaa mmienu nso gyina n’anim, baako ɛrekɔ ne so akɔ akɔgye bɔɔlo no afiri ne nsam.

Amanfoɔ bi tete hɔ, ɛnna ebi gyina hɔ. Wɔn a wɔtete hɔ no baako de laptop asi n'anim a waka ne nan ato so. Ɔhyɛ atareɛ tuntum. Wɔn a wɔaka nyinaa rehwɛ maame yi a ɔkita laptop no.

Afidie a wɔde kɔ ako si hɔ, amanfo gyiagyina afidie yi so. Wɔn mu mmienu kita ɔman frankaa a wɔrehyim kɔ soro. Amanfo mmienu ɛhyɛ asrafo ataadeɛ. Ɔbaako nso kita nsuo gyina akyire.

Abasiriwa a ɔde toma etwaa ne mu ato aba awie de ne krataa no rehyɛ kyɛnsee no mu. Abesriwa no abu ne ti duku. Adaka a yɛde to aba nso wɔ n'akyi. Amanfoɔ tete pono akyi wɔ n'akyi nso a wɔretete krataa ama foforɔ abɛto aba.

Mmaa ɛne mmɛrima ɛhyɛ ntoma egyina efunu adaka akyi. Wɔn ɛde flawɛs esisi efunu adaka no atifi ɛne anaafoɔ nyinaa. Mmaa no baako ɛyɛ boroni ɛna baako nso ɛyɛ bibinii. Boroni bɛrima baako ɛka wɔn ho.

Mmɔfra mmienu kita ahoma wɔ bankum ne nifa, mmɔfra mmienu nso ɛredi agorɔ wɔ ahoma no a mmɔfra no kita ne mu. Dan sisi nkyɛn, lɔɔre kwan wɔ mmɔfra yi akyi.

Ɛhyɛn a wɔde kɔ ɛko esi hɔ, etuo aboba nso egu so. Amanfoɔ mienu ekita frankaa baako ayi apagya akɔ soro. Abranteɛ baako so ekita frankaa a wapagya akɔ soro. Abranteɛ bi ɛkoto ɛhyɛn ho. Baako nso egyina ɛfɔm.

Mmeranteɛ sa so tenten ɛresa, mmeranteɛ yi abu wɔn mu ase na wɔrebɔ wɔn nsam. Mmeranteɛ bi nso tete ban ne ho a ntwene hyehyɛ wɔn nan ntam, mmeranteɛ no ɛrebɔ tweneɛ no. Dan a ɛɔ wɔn nkyɛn no, wɔabue dan ne pono.

Ɔsraani baa da fam a ɔde ne ti ato ade tuntum so. Asraafoɔ mmienu koto ne ho. Baako kita bɔtɔ a wɔreyi nnura firi mu. Mmienu nso gyina nkyɛn. Baako a ɔka wɔn a wɔgyina nkyɛn no ho de ne nsa agu ne bo.

Ahyɛn ahodoɔ sisi hɔ. Wɔn atwa ewiemhyɛm ho ahyia. Ahyɛn yi mu bi ɛyɛ fitaa na ebi ɛyɛ kɔkɔɔ. Wɔn aduadua nnua atenten wɔ akyire nohwaa.

Ewiemuhyɛn esi hɔ. Mmɛrima ɛne mmaa ɛde bɔtɔ abɔ wɔn akyi ɛne wɔn kɔn mu ɛnante akɔ wiemhyɛn mu. Ebi ɛyɛ mmofra ɛne mmpanyinfoɔ, abibifoɔ ɛne aborɔfo.

Asraa foɔ mmienu egyina ɛhyɛn a wɔde kɔ ako a asɛe ho asraa foɔ mienu ekuta etuo wɔ ɔmo nsɛm asraa ni baako egyina ɔmo enim a otwa wɔn mfonyin abansoro tenten ɛso wɔ ɛhyɛn no ekyi.

Abansoro tenten a wɔde kanea atwa ho ahyia nyinaa. Wɔaduadua nnuannua wɔ ho. Mmaa ne mmarima retwa lɔre kwan mu. Ebi kita bɔtɔ wɔ wɔn nsa =m, ebi nso rehwɛ wɔn kasafidie so.

Akwantufoɔ sa so retu kwan. Akwantufoɔ yi nyinaa kita wɔn bɔtɔ wɔ wɔn anim. Akwantufoɔ yi yɛ mmaa, mmarima, mmɔfra ne mpanin. Ɛkwantuni baako hyɛ atadeɛ soro kɔkɔɔ ne fam tuntum.

Dan a wɔde glass ɛna ayɛ esi hɔ. Wɔn de ennua abɔ ɛdan no ɛso. Wɔn ahyehyɛ nkondwa ahodoɔ a watoto amanfoɔ ɛpono wɔ so. Nnuane ahodoɔ, ahodoɔ esi ɛpono yi ɛso. Kanea nso ɛbɔ soro hɔ.

Mmarima bebree gyinagyina atɛkyɛ mu reyɛ adwuma. Wɔde afidie asi nsuo nkyɛn. Nsuo no a ɛda hɔ no nyinaa ahono. Wɔrehoro agudeɛ wɔ adwuma mu hɔ.

Apoosifoɔ mmiɛnsa egyina hɔ, mmienu ekura etuo ɛwɔ wɔnsɛm. aasekrim wura bi ekita nehyɛn epia kɔ. Amanfoɔ abɔ dɔnpem egyina akyire ɛhwɛ wɔn, aboboyaa bi so esi ɛnkyɛn mu hɔ.

Ahyɛn ahodoɔ a wɔde tu amena si hɔ retu amena. Ahyɛn bi asesa anwea nso agu ahyɛn mmienu mu si hɔ. Wɔahyehyɛ boɔ a wɔde si dan wɔ nkyɛn. Hyɛn mmienu nso nam lɔre kwan no mfimfin.

Wiemhyɛn a asɛe si mfimfini. Wɔabobɔ pata de atwa wiemhyɛn yi ho nyinaa. Wɔahata nneɛma wɔ ahoma so. Mmaa a ne wɔn mma mmɔfra gyinagyina hɔ. Wɔahyehyɛ nkyɛnsee wɔ pono tenten so.

Mmɔfra a wɔnam daade retu mmirika. Mmɔfra yi bi hyɛ sukuu atareɛ. Ebi nso hyɛ efie atareɛ. Mmɔfra yi bi nso reseresere. Mmɔfra no yɛ mmaa ne mmarima. Nwura afu wɔ wɔn akyi.

Baatan ne ne mma barima mmeɛnsa te mpa so. Ne babarima baako kita kyɛnse wɔ ne nsam. Ne babaa ketewa te n'anim. Mmaa mmienu a aka no nso butu nkotodwe wɔ n'anim a ɔkita kyɛnse wɔ wɔn nsam.

Adwumayɛfoɔ gyina bea a wɔreyɛ adwuma no, wɔn nyinaa hyɛ rɔba kyɛ wɔ wɔn ti, wɔaforo dan no a wɔde concrete a wɔafra ɛregu mu, aberanteɛ baako kita dade kyɛnse a concrete no gu mu. Baako nso gyina fam a ɔrehwɛ wɔn.

Atemmufoɔ nsia te pono tenten ho. Wɔn mu mmienu yɛ mmaa, nnan a wɔakano yɛ mmarima. Aberanteɛ gyina nkyɛn a ɔretwa mfonin. Aberanteɛ bi nso te wɔn anim a laptop si n'anim. Nsuo mmienu nso si ne pono so.

Amanfoɔ ɛsa so a wɔso ɛniɛma ɔbaatan baako etru ne ba ɛwɔ nekyi ɛna ɔso adeɛ kɛtɛ ɛda so abɔfra mbemua bi so ɛso adea yɛde ntoma akyekyere ho a ne kɛtɛ ɛda so papa panyin bi egyina wɔn enim a wodi wɔn kan.

Dwadibea a wɔtɔn nneɛma a wɔde noa aduane wɔ. Nneam yi bine ahaban ne dua a wɔde gu aduane mu ma no yɛ hwahwaahwam. Wɔahyehyɛ nneɛma yi bi wɔ kɛntɛn mu. Ɛbi nso wɔn dadeɛ kyɛnsee mu si hɔ.

Ahwehwɛ kɛseɛ ɛtare ɛban no ho. Adaka esi ahwehwɛ n'anim a yeahyehyɛ nneɛma ɛwɔ so. Nneɛma yi bi ɛne nhoma, ɛne flawɛs ahodoɔ. Akonwa esi hɔ a yɛde suneɛ ato akonwa nim. Suneɛ no yɛ fitaa.

Mmaa tete ɛpono ho. Krataa ahodoɔ egugu ɛpono yi ɛso. Kɔɔpoo nso sisi ɛpono no so. Wɔde krataa yi bi nso afenfam ban no ho a wɔakyerɛw biribi wɔ so. Papa panin Bibini bi gyina wɔn anim ne wɔn rekasa.

Nhwiren tenten si kwan no akyi nohoa. Wɔahyehyɛ kyiniiɛahodoɔ wɔ hɔ a mmaa tete aseɛ tɔn adeɛ. Mmɔfra mmienu te kyiniiɛ ketewa bi ase wɔ kwan no mfimfini reserɛserɛ sika.

Ɛhyɛn nam nwuram kwan so. Ɛhyɛn yi ahyɛnsodeɛ aha ahabanmono. Nnua nnua sisi hɔ. Zibra mmienu gyina lɔɔre kwn no mu. Wɔn a aka so gyina nwura no mu rewe nwura.

Atwe nnan gyina nsuo ho ɛrenom, zebra dodoɔ no ara ns gyinagyina nsuo ne mu. Giraffe tenten gyinaa wɔn nkyɛn, nnuannua atwa hɔ ahyia.

Nkurofoɔ mmienu a wotwi dan ho egyina hɔ etwi ɛdan ne ho. Baako egyina atwedeɛ so. Amesin foɔ mmienu nso egyina fam hɔ ɛyɛ adwuma ɛwɔ hɔ. Wɔn ɛde trɔk esi hɔ a wɔde dua a wɔde sesa anwia no ato trɔk no mu.

Mmofra mmiɛnsa ɛkoto hɔ ɛhoro kyɛnsen mu abɔfra baako ɛhoro dadesɛn mu baako so ɛsamforo kyɛnsen mu ɛwɔ bool kɛseɛ mu nkyɛnsen no bi so egu fɔm a ɛtwɛn wɔn sɛ wɔn ɛbɛtwitwi mu ɛdan ɛwɔ wɔn benkum ɛso.

Akonnwa mmiɛnsa si dan no mu. Sumiiɛ mmiɛnsa gu akonnwa no mu. Glass wɔ akonnwa no akyi a yɛde flowers asensn so. Wɔde mfoni ahodoɔ nso aseɛn ɛban no ho.

Amanfoɔ tete akonnwa so wɔ dan mu. Wɔn nyinaa de asaawa akatakata wɔn ani baako. Ebi akata wɔn ani nifa, ɛnna ebi nso akata wɔn ani benkum. Abɔfra bi te tire nohoa.

Mmarima ne mmaaa gyina hɔ redi asa. Wɔn nyinaaa ahyɛ ataareɛ baako. Mmarima no nhyɛ ataare soro. Wɔde anwenneɛ atoto wɔn kɔn mu. Mmarima no de duku abobɔ wɔn ti ɛna mmaa no nso de calabash atoto wɔn tiri so. Ↄbaa baako ɛne barima baako a wɔgyina akyire no asɔ wɔn nsa apagya akɔ soro.

Kodoɔ ahodoɔ esi ɛpo so. Kodoɔ yi bi ɛyɛ kɔkɔɔ ɛna ebi yɛ bluu. Wɔn asisi abansoro ɛwɔ benkum ɛne nifa. Bepɔ tenten ɛwɔ mbansoro n'akyi.

ℇhyɛn ahodoɔ sa so. ℇhyɛn mmienu a ɛdi kan no baako yɛ kɔkɔɔ, baako a ɛka ho no yɛ tuntum. ℇkwan ho kaneɛ nso si hɔ. ℇdan atenten kɛseɛ a nnua atwa ho ahyia nso si kwan no agya.

Abansoro tenten a wɔasosɔ kanea wom si hɔ. Amanfoɔ bebree gyinagyina abɔnten. Nsutene da fam hɔ. Aberanteɛ bi te hyɛn mu a pɔnkɔ mmienu di n'anim.

Si ɛban no ho a wɔde summiiɛ ahodoɔ agum. Wɔde mfonin asensɛn ɛban no ho. Kanea no ɛsɛn ɛsoro a kɛntɛn hyɛ ho. ℇpono si hɔ a wɔde nneɛma asiesie so. Wɔde flawase nso ahyehyɛ adeɛ mu sisi hɔ.

Ɔbaa bi si hɔ a ɔde ntoma agu ne kɔn te dwa so. Ɔbaa yi de apampan asi n’anim a waboa mɔmɔne wɔ so. Mmarima mmienu ɛretwa mu, baako de ade tuntum akata ne ti. Na baako kita ne bɔtɔ wɔ ne nsa mu.

Aberanteɛ tuntum egyina hɔ ɛɛto dwom, aberanteɛ no hyɛ ataare tuntum a fitaa ɛwɔ mfinfin. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ ɛte hɔ ɛɛbɔ piano. Abrɔfofoɔ mmaa egyina mmeranteɛ yi akyi.

Mmaa ne mmarima a wɔhyɛ amanyɔkuo ataadeɛ gyinagyina hɔ. Wɔn mu bi apagyapagya wɔn nsa, bi nso apagyapagya papa, wɔn nyinaa ɛresere. Ɔbaa yi baako hyɛ ahwehwɛniwa.

Apolisifoɔ mmienu, baako te hɔ na baako butu hɔ. Deɛ obutu hɔ no de ahoma akyekyere deɛ ɔte hɔ ne nsa a ɔde paneɛ ɛrewɔ no. Pono tenten si hɔ a wɔahyehyɛ aduro ahodoɔ wɔ so.

Nɛɛseni gyina hɔ a ɔhyɛ ɛkyɛ wɔ ne ti. Ɔde rɔba atade akata ne ho nyinaa. Ɔhyɛ adeɛ wɔ ne hwene. Ɔgyina abaayewa baako ho rewɔ no paneɛ. Abaayewa yi de ahwehwɛniwa ahyɛ n'atadeɛ anim. Amanfoɔ atwa wɔn no ahyia.

Abɔfra a ɔde ade akata n’ano gyina ɔpapa anim. Ɔmaame asɔ ɔpapa nsam. Aberanteɛ bi de adeɛ kɛse ɛrema abɔfra no. Hyɛn si wɔn akyi a flower da so, hyɛn ne nkyɛn mu nkyɛn mu no, mmarima gyinagyina hɔ.

Hyɛn a amoa si lɔɔre kwan no nkyɛn. Odumgyafoɔ gyinagyina nkyɛn. Anamfoɔ nso gyinagyina nkyɛn. Wɔn mu baako hyɛ atadeɛ fitaa asɔ ne sisi. Odumgyafoɔ hyɛn no nso si lɔɔre kwan no mfimfini.

Mmarima kita nkotimma a wɔapegya akɔ so. Mmarima yi bi nso kita ɔtwe mu. Baako de ntoma fitaa abɔ ne ti. Ɔbaa egyina wɔn ntam, na dua si wɔn nkyɛn.

Mmaa ne mmarima tete akonnwa so. Barima baako kita kasafidie rekasa gu mu. Nsɛntwerɛfoɔ wɔ dan no mu bi gyina akyire retwa mfonin. Papa panin baako asum n'ano te nsɛntwerɛni no nkyɛn.

Mpɔnkɔ sa so tenten nam serɛ so. Amanfoɔ tete efupɔnkɔ yi so. Dodoɔ no ara de bɔtɔ abobɔ wɔn akyi. Ebinom nso de kyiniiɛ asi wɔn so. Aberanteɛ a ade fitaa bɔ ne ti nam serɛ no so.

Ɔbaa a ɔhyɛ atare soro kɔkɔɔ ne trɔsa koto fam. Ɔbaa yi abɔ ne ti akɔ n'akyi. Adoe ahodoɔ atwa ne ho ahyia. Baako ahuru asi ne nsa so. Wɔ n'akyi no, nwura afu wɔ fam hɔ.

Papa panyin ekita poma, ekita nsa ɛwɔ ne nsam. Papa yi de ntoma fitaa atwa ne mu ɛde ntoma ne bi abɔ ne ti. Ɔde akadeɛ bi atoto ne nsa ɛne ne kɔn mu. Mmaa bi egyina gyina ne nkyɛn mu a wɔn nso ɛhyɛ ataade a ɛne papa no deɛ no ɛsɛ.

Papa panin te akonnwa so ɛrebɔ tweneɛ. Mmarima bi atwa mpɛnsɛmpɛsɛ nso gyina n’akyi nso ɛrebɔ tweneɛ. Mmɔfra ne mpanimfo so ɛredi agorɔ wɔ po ano, bi nso gu po ne mu ɛredware po no.

Mmaa ne mmarima akwantufoɔ sa so tenten. Wɔn mu dodoɔ no ara kita wɔn bɔtɔ. Ebinom nso de wɔn bɔtɔ asi fam. Abofra a bɔtɔ ɛbɔ n'akyi kita ne papa nsam. Abranteɛ baako kura ne deɛ.

Abansoro dada a wɔntwii ho. Papa bi gyina abansoro no anim ne abofra bi a ɔte hɔ rekasa. Ahwedeɛ no gu abansoro no anim fa baabi. Maame panin nso te pono baako ano.

Nsuo tae fam a ɔbaa ne ɔbarima gyina nsuo no mfimfin, kyɛnsedan etutu deda nsu ne mu, dan nso a ɛwɔ nkyɛnkyɛn ne bi abubu. Nkube dua atenten atenten atwa wɔn ho ahyia.

Koroɔ ahodoɔ sisi po no so. Dan sisi po no nkyɛn mu. Awarefoɔ ne wɔn ba mmienu gyina hɔ a aberanteɛ bi retwa wɔn mfonin. Aberanteɛ no hyɛ kyɛ wɔ ne ti, ɛnna ɔhyɛ asopaatere.

Abansoro si hɔ a wɔaduadua kube ne nnua ahodoɔ wɔ nkyɛn. Mmarima ne mmɔfra tenatena fam. Aberanteɛ bi redware nsuo a ɛfiri siri ba wɔ akyiri nohoa. Aberanteɛ bi gyina hɔ retwa wɔn mfonin.

Buronin baa hyɛ asepatere ne ntoma atadeɛ soro gyina hɔ rebɔ bɔɔlo. Ɔbaa baako a ɔhyɛ atade fitaa ne trɔsa tuntum apagya ne nsa. Amanfoɔ gyinagyina akyire retwa mfonin.

Abubuafoɔ ɛtete wɔn akonwa mu. Amanfoɔ so egyina gyina wɔn akyi. Wɔn nyinaa ɛhyɛ kente ɛne ɛsoro fitaa. Wɔn ekita Ghana frankaa na wɔn ahim ɛwɔ paaki no ɛso.

Kasafidie bebree si pono so. Nsɛntwerɛfoɔ gyina akyirikyiri nohoa retwa mfonin. Ɔsraani a ɔhyɛ asraafoɔ atadeɛ nso gyina wɔn nkyɛn. Nsɛntwerɛfoɔ yi yɛ mmaa n mmarima.

Ɛpo no ɛda hɔ. Wɔn esisi ɛdan ahodoɔ ɛwɔ hɔ. Ɛdan ahodoɔ no bi ɛyɛ abansoro na ebi nso dan tia. Lɔre kwan ɛdeda ɛdan no mfimfini. Kube adua nso esisi hɔ.

Mmaa ne mmarima ete 3pono akyi , nsuo asisi 3pono no so , boma so 3deda 3pono no so , mmaa ne mmarima reka w)n nsa ab) mu , mfonyini nso 3s3n 3ban ho 3w) barima baako akyi.

Maamefoɔ mmienu a wɔde duku abɔ wɔn ti renoa aduane. Baako te akonnwa so na baako gyina hɔ a ɔrenunu forɔeɛ mu. Kubedua si wɔn akyi. Bokiti si hɔ a kɔpu da mu. Wɔasɔ gya wɔ coal pot no mu.

Pono si hɔ a wɔde pono baako abutu so. Wɔde apampaa asi hɔ a wɔahyehyɛ kotodwe wɔ so. Pono baako si nkyɛn a wɔtɔn kyɛnsee mu tomantoes wɔ so. Wɔahyehyɛ meleke, lipton ne nneɛma ahodoɔ wɔ pono yi so.

Hyɛn si hɔ a mmeranteɛ mmienu gyina akyire. Mmeranteɛ no resesa nneɛma agu hyɛn no akyi. Kyiniiɛ wɔ nkyɛn a abayewa ne barima gyina hɔ. Wɔahyehyɛ block gu abayewa no akyi.

Asraafoɔ nnum gyina hɔ. Wɔn mu mmienu kita etuo wɔ wɔn nsam. Etuo no yɛ kɔkɔɔ. Buroni baako kita ɔsraani baako no tuo mu. Wɔde hyɛn asisi wɔn akyi a wɔaduadua nnua nso wɔ hyɛn no akyi.

Mmeranteɛ ne mmabaawa tete efupɔnkɔ so. Efupɔnkɔ yi nenam serɛ so. Mmeranteɛ no bi nso nam fam wɔ serɛ no so. Aberanteɛ baako de duku akyekyere ne ti a bɔtɔ bɔ n'akyi.

Mmasirwa a wɔde ntoma asensɛn wɔn kɔn ho gyina afidie bi ho. Mmasirwa yi mu mmiɛnsa de duku abɔ wɔn ti, wɔn mu mmienu di ka na mmienu a aka no aka akyire. Fie ne nnua ahodoɔ nso wɔ nkyɛn mu hɔ.

Abranteɛ retwi aboboyaa. Mmaa ne ɔbarima baako aboboyaa no akyi. Mmaa yi mu baako a yɛ ɔbaatan a oturu ba wɔ n'akyi. Ɔbaatan yi abɔ ne ti so duku. Mmaa a aka no hyɛ mmaayaafi wɔ wɔn ti so.

Ɔbaa besiwa ɛbɔ duku de ntoma sin etwa ne mu. Ɔbaa no mmiamia ne fone ne so. Ɔbaa baako nso ɛte ne nkyɛn mu a kɛntɛn esi ne nkyɛn. Wɔn asiesie ntose ɛwɔ wɔn anim a wɔn ɛtɔn.

Ɛhyɛn a n'ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ nam lɔɔre kwan so rekɔ. Wɔahyehyɛ ɛdan mu nneɛma bebree wɔ ɛhyɛn yi mu. Mmɔfra ne mpanin tete nneɛma no a wɔahyehyɛ wɔ ɛhyɛn no so wɔ akyire. Nnua nnua ahodoɔ nso wɔ ɛhyɛn no nkyɛn mu.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔhyɛ amanyɔkuo atadeɛ tete ɛhyɛn nn kaseɛ akyi. Mmeranteɛ ne mmabaawa yi bi nso te motorcycle so. Wɔkitakita adeɛ wɔ wɔn nsam a wɔrehinhim.

Dan a n'ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa ne tuntum si hɔ. Gutter wɔ akyire a mmɔfra gyinagyina hɔ. Mmɔfra yi mu baako retu mmirika. Mpanimfoɔ mmeɛnsa gyina nohoa rehwɛ mmɔfra yo. Mpanimfoɔ yi mu mmienu yɛ mmaa, ɛna baako yɛ barima.

Nnɔn tenten si hɔ a nkurɔfoɔ gyina akyire. Akwantufoɔ nnan nso gyina nkurɔfoɔ no anim. Akwantufoɔ yi bi tenatena hɔ. Wɔahyehɛ wɔn bɔtɔ wɔ ade tenten so si hɔ. Akwantufoɔ yi yɛ aborɔfofoɔ ne abibifoɔ.

Ɔbaa a ɔso kyɛ a yɛde kora na ayɛ gyina badwam ɛredi asa. Ɔbaa yi atwa ne ti mpɛsɛmpɛsɛ, ɔde aweneɛ atoto ne kɔn mu. Ɔhyɛ ataare fam t tuntum wɔ ne sekɛɛte no ase. Barima bi gyina nkyɛn ɛrebɔ twene ama ɔbaa no a ɔresa no.

Ewuraba ɛne ne kraman ɛretwa lorry kwan no mu awuraba no ani afira ɔkura poma na ɔhyɛ asetatere ɛdan ɛwɔ wɔn akyi wɔn adua dua nnua ahodoɔ nso wɔ wɔn akyi.

Mmaa mienu te ɛpono kɛseɛ ho ɛna mmaa mmienu nso gyina wɔn akyi. wɔn nyinaa de adeɛ akata wɔn hwene. Mmaa mmienu a wɔte hɔ yi baako yɛ Bibini na baako yɛ Buroni. Wɔn a wɔgyina hɔ yi nso baako yɛ Bibini ɛna baako yɛ Buroni. Buroni no a ɔgyina hɔ no hyɛ ataade fitaa.

Aberanteɛ kɔkɔɔ hyɛ ahwehwɛniwa te akonnwa tuntum mu. Pono si n'anim a fidie si pono no so. Aberanteɛ yi hyɛ atare soro kɔkɔɔ. Aberanteɛ no redɛfɛdɛfɛ afidie no. ɔbaa kɔkɔɔ gyina ne nkyɛn a ɔno nso redɛfɛdɛfɛ afidie no bi.

Dwadini baa gyina hɔ retɔ adeɛ. Wabɔ ne ti so duku. Mmɔfra atwa ne ho ahyia. Ababaawa baako gyina n'anim retɔ adeɛ. Nneɛma a dwadini baa yi tɔn bi ne, gyeene, mmako sam ne ɛmo.

Ababaawa a ɔhyɛ ɛkyɛ de adeɛ akata ne hwene te akonnwa so. Nɛɛseni gyina n'anim de adeɛ akyerɛ ne moma so. Pono si hɔ a nnuro ahodoɔ sisisisi so.

Ɔbaatan a ne mma hyɛ n'akyi ɛde ntaareɛ ɛgu fam a ɔɔtɔn. Papa a ɔhyɛ asepaatre ɛnɛ ɛsoro ne fam ɛkita ntaareɛ ne mu baako. W'aten ne nsa ɛɛde ataareɛ no foforɔ ɛɛkyerɛ ataarewura no sɛ ɔntam ma no.

Bronyin a n'abɔdwe sɛ efu fitaa egyina hɔ ɔde ne nsa ato nensa yɛmu nsɛnkyerɛwfoɔ atwa no ho ehyia nsɛnkyerɛwfoɔ yi yɛ ɛmbaa ne mbɛɛma ɔmo de akasa fidie esi nenim.

Kyɛnsee akɛseɛ si pipe ano a mmaa rebu nsuo wɔ. Ɔbaa baako so ne nsuo a wɔabu awie. Mmrodewa sisi wɔn nkyɛn. Barima gyina nkyɛn a ɔretwa wɔn mfonin.

Aberanteɛ a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ te pono ho. Ɔkita konko wɔ ne nsam. Nnuro gu ade fitaa so wɔ n'anim. Maata a wɔn mma tete wɔn so te aberanteɛ no benkum so.

Abranteɛ ɛhyɛ ahwehwɛniwa ɛte ɛpono ɛso. Nneɛma ahodoɔ a ɔde yɛ adwuma egugu ɛpono no so. Okita dade a ɔde ahwehwɛniwa no ɛhwɛ mu. Wasɔ kanea esi ne ti so. Abranteɛ baako nso ɛhyɛ ahwehwɛniwa, ɛhyɛ ataare soro a ɛyɛ akokɔsradeɛ egyina ne nkyɛn.

Hyɛn fitaa wɔde for a sɛmɛnte no nam kwan so, hyɛn no ɛrebɔ bepɔ no akɔ soro. Kwan ne nkyɛnkyɛn no afu na kwan ne fa beebi nso aboɔ gu hɔ.

Adwadifoɔ mmaa te dwa so. Wɔn nyinaa tɔn nneɛma asorɔtee. Ababaawa baako te kɛntɛn so. Ababaawa yi tɔn akutuo ne carrot. Wɔn a wɔte n'akyi nso mmienu hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti.

Mmarima gyina hɔ rebɔ mpaeɛ. Mmarima yi bi de wɔn nsa ato wɔn koko so. Ebi nso de wɔn nsa ato wɔn ti so. Mmarima yi bi nso akata wɔn ani. Abansoro wɔ wɔn nkyɛn. ebi nso gyina wɔn nkyɛn retwa mfonin.

Nnɔtedan si hɔ. Nkyɛnsedan nso si hɔ. Aberanteɛ a ɔde bɔtɔ abɔ n'akyi nam nnua so wɔ gutter no so. Abɔ abɔfra nso kita ade fitaa hyɛ atadeɛ soro kɔkɔɔ gyina gutter no nkyɛn.

Mmɛseriwa mmienu etena akondwa so ɛwɔ abɔnten. Waduro esi n'anim. Baako ɛketa wɔma a ɔwɔ fufuo. Nkokɔ ɛne mpɔnkye ɛnam wɔn nkyeɛn. Wɔn ahata tɔhuro ɛwɔ ahoma so.

Mmaa mmiɛnsa gyina bea a yɛnoa aduane wɔ no. Pono si wɔn anim a aduaba gu pono ne so. Aduaba ne bi yɛ kwadu ne paya, wɔn akyi no, yɛahyehyɛ flowers ahodoɔ wɔ wɔn akyi.

Aberanteɛ hyɛ ataadeɛ asorɔtoo de tete bicycle so, wɔn nyinaa hyɛ kyɛ wɔ wɔn anim. Wɔn mu nnan de ahwehwɛniwa ahyɛ wɔn ani na wɔhyɛ asopatere. Mmerante yi ɛretwi bicycle no.

Mmaranteɛ a wɔn afira fira ntoma fitaa ɛretwa ɛdan tenten no ho ahyia ɛmmaa a wɔhyɛ ntaade tumtum nso gyinagyina hɔ adan akeseɛ atwa wɔn ho nyinaa ahyia.

Akwantufoɔ ɛrenante akɔ beebi a wɔbɛkɔ akɔfa wiemhyɛn wɔ no, wɔkitakita wɔn baage, ɛbi deɛ bɔ wɔn akyi na bi ɛretwi wɔn deɛ wɔ fam, bronin baako wɔ wɔn ntam. Dan tsentsen si hɔ a wɔde air-condition abɔ ho.

Mmaa ɛne mmɛrima asiesie wɔn ho ɛte dan mu. Wɔn ɛtete plastiki akonwa ɛso. Bɛrima baako egyina wɔn anim. Maame foɔ mmiɛnsa a wɔtete anim no ɛde wɔn bɔtɔ no esisi wɔn so.

Mmarima a wɔhyɛ gyarabea gyina hɔ. Ebi akoto na ebi gyina hɔ. Wɔn mu baako apagya ne nsa. Dodoɔ no ara nso de ntoma abɔ wɔn ti duku. Ebi nso afura mmaayaafi. Mmeranteɛ yi nyinaa yɛ nkramofoɔ.

Ababaawa ɛtse akonya so ɛwɔ efie yie mu ɔde nduadua esɔ egya wɔ mukyia mu aa ɔka banku ɛmbɔfra mienu egyina no nkyɛn mbɔfra mienu no nyinaa ɛyɛ mbɛɛma abayewa sbbjo so egyina nekyi.

Nnipa nsia gyina pono tenten ho. Nnipa yi mu nnum yɛ mmarima, baako a ɔka ho yɛ ɔbaa. Amanfoɔ tete akonnwa so wɔ wɔn anim. Wɔde afidie a wɔde yi sini nso abɔ ban no ho wɔ wɔn akyi.

Aberanteɛ te trɔɔko so, okita abaa wɔ ne nsam a pɔnkɔ di n’anim. Wɔakyekyere nnua no ne trɔɔko ne nyinaa abɔ pɔnkɔ no. hyɛn fitaa nso wɔ kwan no agya a ɔretwa mu, aberanteɛ bi te hyɛn fitaa ne mu ɛretwa mu.

Mmaa beberee egyina apata ase. Mmaa no mu bi abɔ duku ɛwɔ wɔn tiri so. Ɔbaatan a ɔde ne ba ahyɛ n'akyi nso egyina hɔ bi. Mmaa ne mu mmienu ɛde kɔn mu adeɛ atoto wɔn kɔn mu a wɔhyɛ ntoma ataareɛ.

Nkonnwa sisi dan kɛseɛ mu. Nkonnwa yi bi ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa, ɛnna ebi yɛ ahaban mono. Wɔde pono asisi nkonnwa yi anim. Mpoma a ɛwɔ dan no mu yɛ glass na wɔde ayɛ.

Akwantufoɔ mmaa ne barima gyina bea a wɔbɛfa hyɛn wɔ de atu kwan no. Keteke nnan sisi hɔ. Keteke ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ ne fitaa. Mmaa no mu mmeɛnsa retwi wɔn baage no wɔ fam.

Baa a ɔkita abɔfra gyina hɔ. Ɔbaa yi hyɛ atare tuntum. Buroni barima hyɛ atare fitaa ne asopaatere gyina hɔ. Aberanteɛ baako nso te akonnwa mu. Wɔn nyinaa resere.

Mmarima a wɔasiesie wɔn ho mmienu tete hɔ. Baako ne nyenya agu ne tiri mu na ɔkuta handkerchief wɔ ne nsam. Baako nso gyina wɔn akyi a wɔrepepa n'anim. Mmarima yi mu dodoɔ no ara hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Ebi nso de koogyan abobɔ wɔn tiri.

Mbrantseɛ ɛneenam nsuo ho baako ɛhyɛ ataade sro kɔkɔɔ ɛso bokiti wɔ ne nsam baako odi nekyi nso ɛde kosua egu bool mu esi ne ti so ɛdan ɛwɔ wɔn ekyi ndua so sisi wɔn ekyi.

Papa Panyini agyina 3pono ano , papa Panyini yi 3y3 bronii, w) 3dan no mu no ,w)n 3t)n ne3ma ahodo) 3w) mu. Ne3ma yi bi 3ne aduaba 3ne nea y3de noa nnuane.

Mmaa ne mmarima gyina hɔ redi asa. Barima no hyɛ atare fam na ɔde kɔmmuadeɛ ato ne kɔn mu. Abansoro fitaa wɔ wɔ nkyɛn. Nnipa mmienu gyina hɔ retwa wɔn mfonin. Baako yɛ barima ɛnna baako yɛ ɔbaa. Mmarima mmeɛnsa tete ban no ho rehwɛ wɔn.

Mmaatan tete akonnwa so. Mmaa no mu baako ba te ne so. Ne ba no abue n'anom a ɔbaa no asɔ n'abɔdwe. Ɔbaa bi de aduro resɔ abɔfra no anum. Amanfoɔ gyina hɔ a wɔretwa wɔn mfonin.

Mmeranteɛ mmienu a wɔatwa mpɛsɛmpɛsɛ gyina mfimfin. Baako so kyɛ ɛnna ɔkita kyɛ mmienu. Baako a waka nso asɔ ne nsa a ɔne no rekasa. Amanfoɔ atwa wɔn ho ahyia. Ebi yɛ aborɔfo ɛnna ebi nso yɛ abibifoɔ.

Nsuo ayiri wɔ abansoro no ho. Akɔkora bi nam boɔ ne nnua a wɔde atoto nsuo no so no. Aberanteɛ bi gyina akyire. Wɔasi nneɛma ahata abansoro no soro.

Wɔde mfonin mmeɛnsa asi dua so wɔ ban ho. Wɔde curtain tuntum atwa dan no ho ahyia. Papa panin hyɛ ahwehwɛniwa gyina mfonin yi anim. Ɔkita nsa wɔ ne nsam renom.

Aberanteɛ a ɔkita nsa ɛwɔ toam mmienu ɛgyina abɔnten. Aberanteɛ yi apagya nsa nmienu no akɔ soro. Ɔhyɛ ɛwɔ ne ti. Ababaawa so a ɔkita adaka a akyɛdeɛ ɛwɔm ɛɛwuram. Ababaawa yi ɛɛsre ɛhwɛ maame penyimuu bi anim.

Nnwumayɛfoɔ mmienu butu fam. Nnwumayɛfoɔ yi yɛ mmarima. Wɔresiesie keteke. Baako kita ade tenten mu da dadeɛ so. Ɛhyɛn nso nam lɔɔre kwan no ho.

Nsɛntwerɛfoɔ nnan te pono akyi wɔ dan kɛseɛ mu. Nkrataa gugu wɔn anim. Nsɛntwerɛfoɔ yi mu mmienu yɛ mmaa. Mmienu nso yɛ mmarima. Ɔbaa baako a ɔte mfimfininohyɛ atadeɛ kɔkɔɔ.

Akonnwa kɔkɔɔ mmeɛnsa atwa ahyia pono ho. Wɔde nneɛma asiesie pono no so. Afidie a wɔde hwɛ sini nso tare ban no ho a wɔahyehyɛ nneɛma wɔ dua so wɔ fidie no soro.

Bɛrima mmienu ekita abofra mu. Baako kita abofra nabeti. Ɛna baako kita abofra ne nan. Wɔn nyinaa ɛhyɛ asepatere akɛseɛ. Abofra no apira ɛwɔ ne nan. Nti wɔde ade fitaa akyekyere ne nan. Abofra baako ɛnam nkyɛn a ɔnhyɛ mpaboa.

Maisofoɔ mmiɛnsa so dadekyɛnsee a wɔsan reforo steps. Steps yi wɔde mpampuro ne nnua na ayɛ. Deɛ ɔdi mfimfini no hyɛ ataare soro fitaa a wasɔ mpampuro no baako mu.

Ahyɛn ahodoɔ sa so. Aberanteɛ a ɔhyɛ atare fitaa apue afiri ahyɛn no apampam a ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Wapagya ne nsa rehim kyerɛ amanfoɔ. Nnipadɔm bebree atwa wɔn ho ahyia a wɔn nso rehim wɔn nsa akyerɛ aberanteɛ yi.

Ɔbaa te ɛhyɛn a pɔnkɔ na ɛretwi mu. Ɔbaa yi hyɛ atade soro kɔkɔɔ ne fam tuntum. Wɔde flowers ahyeyhɛ ɛhyɛn a ɔte mu no ho nyinaa. Ɛdan a wɔde mmoɔ nketewa na asi nso wɔ nkyɛn.

Abranteɛ ɛhyɛ kyɛ ɛte ɛpono anim. Abranteɛ no ekita kyerɛwdua a nhoma ɛda n'anim. Laptɔp esi n'anim. Ɔde ne nsa baako ato laptɔp no ɛso. Nhoma mmienu ɛda hɔ a wɔde cɔpo esi so a tee egu cɔpo nim.

Ayaresafoɔ ɛdeda ayaresabea. Ebi ɛde kɛtɛ asesɛ fɔm, ɛda so, ɛna ebi ɛdeda ɛmpa so. Adɔkotafoɔ mienu egyina gyina wɔntɛn. Adɔkotafoɔ no mu baako ɛde nensa ahyɛ ɛnfelope mu eyi adeɛ ama ɔbaako.

Nnipadɔm tete agoprama so, binom nso gyina mfimfin hɔ. Wɔhyɛ amanyɔkuo ataadeɛ, bi kita totorobɛnto ɛrehyɛn na bi nso ɛrehim frankaa. Aberanteɛ baako abue n’anum apagya ne nsa gyina hɔ.

Ɔhene a watutu kente ɛte n'akondwa mu ɛwɔ badwa mu. Ɔhene yi de sika kɔkɔɔ asiesie neho fiti ne tiriso ekosi nenam ase. Ɔhyɛ agudie ɛwɔ neti, n'ekɔn, nensa ɛne nenan. Ɔhyɛ ahenema. Amanfoɔ atwa neho ahyia.

Ahyɛn mmienu esi hɔ. Ahyɛn yi mu baako ɛyɛ tuntum na baako ɛyɛ kɔkɔɔ. Mmaa mmienu ɛso nnua a yɛatwitwa. Baako nso ɛso ahaban ba ɛna baako ɛso kɛntɛn. Bɛrima bi egyina ɛhyɛn tuntum nim ɛde nneɛma na a ɛso mmaa no egu ɛhyɛn mu.

Mmaa gyina nwiram. Nnua ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia. Ɛbi de bɔtɔ asensɛn wɔn kɔn mu. Mmaa yi bi bɔ duku, ɛna ɛbi nso abɔ wɔn ti. Mmaa yi mu mmienu apagya wɔn nsa akɔ soro. Mmaa no nyinaa resere.

Amamfoɔ gyinagyina dan a adwiri agu fam so. Amamfoɔ yi bi hyɛ polisifoɔ ataare. Wɔde hyɛn kɛseɛ abɛgyina hɔ a wɔde ɛrepagyapgya dan no a adwiri no wɔ hɔ. Adan ahodoɔ nso wɔ akyi.

Ayarefoɔ deda mpam wɔ ayaresabea. Wɔn mu baako a anɛɛsefoɔ atwa ne ho ahyia no de adeɛ ahyɛ ne hwene. Wɔde nsuo asi ne so a ntoma kata ne ho.

Mmɔfra nsia gyina hɔ redi asa. Mmeɛnsa wɔ anim, ɛna mmeɛnsa wɔ akyire. Mmɔfra yi nyinaa yɛ mmarima baako kita bodua a ɔde resa. Mmienu a wwɔwɔ ne nkyɛn nso hyɛ atadeɛ soro a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Ayarefoɔ bebree da dan baako mu wɔ ayaresabea. Wɔde nsuo asisi ebi so. Akɔkora baako a nsuo si ne so te hɔ. Abayewa a ɔhyɛ soro fitaa ne torɔsa asɔ ne sisi gyina hɔ.

Akwantufoɔ mmaa ne mmarima resi afiri wiemhyɛn mu. Mmɔfra nso ka ho. Ɔkwantuni baako a wakata ne hwene no apagya ne nsa. Ɔkita bɔtɔ a n'ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔ sradeɛ wɔ ne nsa baako mu.

Ɔbaa a wabɔ ne ti duku kita nam kɛseɛ te kodoɔ so, ɔbaa no aresere hwɛ obi, kɛntɛn si kodoɔ foforɔ mu wɔ ɔbaa no akyi. Mmɔfra mmienu a baako nhyɛ ataadeɛ nso ɛ a baako nso hyɛ ataare kɔkɔɔ agyina n’akyi.

Nnipa mmeɛnsa te afidie mu. Baako retwi afidie no, mmienu a wɔaka nso gyina hɔ a wɔkita dua wɔ wɔn nsam. Akɔkora a ne ti ho fitaa no apagya ne nsa de akyerɛ amanfoɔ. E agoprama so a amanfoɔ bebree tete hɔ.

Aberanteɛ te akonnwa fitaa mu a waka ne nan ato so. Aberanteɛ yi kita ne phone remiamia so. Abaayewa bi nso hyɛ atade soro fitaa a ɔkita adeɛ de repepa fam. Bokiti si abaayewa no nkyɛn.

Ayefrɔbaa a ɔhyɛ ataareɛ tenten fitaa ne ne nkunu redi asa wɔ pata ase. Mmaa gyinagyina wɔn benkum so , ɛna mmarima gyina wɔn nimfa so a wɔn nyinaa redi asa. Mmaa no nhyɛ ataare kɔkɔɔ tenten.

Mmarima bebree 3sa so reba , w)n 3so afunu 3w) w)n tiri so , ebi mo apagya w)n nsa 3de akyer3 afunu no , ebi mo nso akata w)n ani , mmarima yi bi y3 nk)kora , ebi nso y3 mmratie.

Nɛɛsini a w'abɔ ne ti ekita abɔfra a w'awo no foforɔ ɛmu. Wɔde abɔfra no ɛɛto pon ɛso. Abɔfra yi ɛhyɛ ataare fitaa. Ɛmaa mmienu ɛgyina nɛɛsini no akyi. Nnuro ahodoɔ ɛgu pon no so.

Mmarima a wɔde kyɛ abutu wɔn ti nam hɔ. Park kɛseɛ a wɔhyɛ asraafoɔ atareɛ nso ka wɔn ho, nkurɔfoɔ yi nyinaa de adeɛ akata wɔn hwene. Wɔn nyinaa nso hyɛ asopaatere.

Mmaa ne mmarima gyinagyina dan kɛseɛ bi mu. Wɔhyɛ atareɛ ahodoɔ. Ebi hyɛ atare soro fitaa, ɛnna ebi nso hyɛ atare soro kɔkɔɔ. Wɔde bɔtɔ agu afidie bi mu asi nkyɛn.

Aborɔfo mmaa ne mmarima gyina dan anim ɛretwa mfonin. Mmarima no koto anim na mmaa no gyinagyina hɔ. Barima baako ka mmaa no a wɔgyina hɔ no ho. Dan no ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa a tuntum deda mu.

Mmarima mmienu ɛrekyia wɔn ho, barima baako gyina wcn nkyɛn a ɔhyɛ hwehwɛniwa, mmarima mmienu nso gyina wɔn nifa a wɔkit kyɛ wɔ wɔn nsa mu. Pono si hɔ a nsuo si so.

Mmaa ne mmarimasa so tenten. Ɔsraani gyina nkyɛn. Mmɔfra bi nso bɔ wɔn maame bo. Mmaa no mmarima yi nyinaa akata wɔn hwene. Baako a ɔwɔ mu kita poma.

Nnipa mmeɛnsa kita krataa kɛseɛ gyina abansoro tenten so. Wɔn mu baako yɛ ɔbaa na mmienu a wɔaka no yɛ mmarima. Wɔn nyinaa de kyɛ ahyɛ wɔn ti. Afidie kɛseɛ nso wɔ wɔn nkyɛn mu.

Mmaayewa mmienu so nsuo ɛrekɔ, na mmarima mmienu nso ɛ ɛrehyia wɔn. barima baako hyɛ kyɛ wɔ ne ti. Wɔasisi adan wɔ wɔn bankum ne wɔn nifa so. Kubedua tenten sisi hɔ, fie bi nso wɔ bepɔ ne so wɔ akyire.

Nɛɛsenii ɛte pono anim a nnuro ahodoɔ gu pono no so. Ɔbaatan a ne ba ɛsi ne so ɛɛhwɛ nɛɛsini no. Mmɔfra, ɛmaa ɛne mmɛɛma ɛnso ɛgyinagyina nnua no ase.

Papa panin a ɔhyɛ atare soro kɔkɔɔ de adeɛ ato ne kɔn mu. Papa yi gyina stage so a nkurɔfoɔ gyinagyina n'akyi. Nnipadɔm nso gyina fam. Wɔn a wɔgyina fam no apagya wɔ nsa akyerɛ papa yi so. Papa no rekyea wɔn a wɔgyina fam no mu bi.

Mmaa ne mmarimagyina abansoro fitaa anim. Mmaa no bi yɛ Aborɔfo, ɛna ɛbi yɛ Abibifoɔ. Aborɔfo mmeɛnsa a wɔsa so a baako yɛ barima no asɔ wɔn sisi.

Mmarima nnan ne ɔbaa baako rebɔ ball. Wɔde wɔn nsa na ɛrebɔ ball yi. Ball no wɔ sorosoro. Ɔbaa baako ne barima baako yɛ aborɔfo. Wɔn akyi no, wɔaduadua nnua ahodoɔ wɔ hɔ.

Ɔɔdetɔnni abɔ pata a ɔte aseɛ. Wahyehyɛ nneɛma a ɔtɔn wɔ pono tenten so. Nneɛma ne bi ne bɔtɔ, kawa a yɛde toto yɛn nsa, kɔnmuadeɛ. Mmabaawa mmienu gyina nkyɛn.

Mmaa ne mmarima atu wɔn ho agu kurom ɛreyɛ yɛkyerɛ, wɔatwerɛtwerɛ adeɛ wɔ krataa kɛseɛ so a wɔde ɛrekyerɛ wɔ soro. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ a wagya ne ti ma nafu kusuu te bicycle so a ɔka wɔn ho.

Ababaawa a wɔtɔn adeɛ abɔ apata te ase wahyehyɛ ne nneɛma ɛwɔ pono tententen so nneɛma yi bi ɛne bɔtɔ kɛntɛn ahodoɔ kɔn mu adeɛ ahwenneɛ a yɛde toto yɛn nsa ɛne asom adeɛ.

Wiemhyɛn fitaa si hɔ. Papa bi gyina wiemhyɛn no stɛɛpo so. Nsɛntwerɛfoɔ a wɔde bɔtɔ abobɔ wɔn akyi retwa mfonin. Barima baako a waworɔ n'atade soro de atare fitaa abɔ ne ti.

Mmabaawa mmeɛnsa gyina nwura mu resa. Mmabaawa yi mu baako hyɛ atadeɛ asoro ne fam fitaa a ɔhyɛ ɛkyɛ wɔ ne ti. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'ani, ne asepatere fitaa wɔ ne nan ase.

Kodoɔ ahodoɔ ɛsi ɛpo ano. Ɛdan fitaa ɛsi hɔ. Frankaa ahodoɔ so ɛsisi ɛmpo no ano. Ɛmaa ɛne mmɛɛma atwa hɔ ahyia. Aberanteɛ baako ɛde bɔtɔ abɔ n'akyi ɛhye ataare kɔkɔɔ.

Mmofra tete akonnwa mu a wɔde wɔn nsa agugu akonnwa no so. Mmofra yi bi yɛ mmaa na ebi yɛ mmarima. Wɔn nyinaa hyehyɛ ahwehwɛniwa a n'ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ. Mmaa no bi resere. Ɛna mmarima no deɛ, wɔabue wɔn anom.

Hyɛn a wɔde dadeɛ ayɛ si hɔ. Mmeranteɛ atwa hyɛn yi ho ahyia. Mmeranteɛ yi mu mmienu hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Baako a ɔka ho nso asɔ ne sisi, ɛnna baako de ne nsa agu ne bo.

Mmaa ɛne mmɛɛma ɛgyinagyina ɛhyɛn ɛmu. Ɛhyɛn no ɛsi nnwura ɛmu, ɛdua ɛsi wɔn akyi. Mmoa ɛgyinagyina nwura no mu a wɔn kɔn ɛyɛ atenten. Mmaa yi baako ɛretwa mfonini.

Aberanteɛ te dua ase a pono si n'anim. Phones ahodoɔ gu n'anim. Aberanteɛ yi kita sika wɔ ne nsam bebree a ɔresere. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ atare soro a ɔde kente apam nso te n'anim.

Kodoɔ akɛseɛ ɛsisi ɛpo no ɛso. Akwantufoɔ ɛnam ɛpo no ano. Baako ɛde neba abɔ n'anim. Ne yere ɛnam ne nkyɛn. Akwantufoɔ yi baako a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ ɛde ne nsa akata n'ani.

Ntoma kɛseɛ sɛ fam hɔ a wɔde sumiiɛ atoto so. Adaka si ntoma yi so a wɔahyehyɛ nnuane ahodoɔ wɔ so. Wɔde nkonnwa atwa ntoma yi ho ahyia. Pɔnkɔ gyingyina nnua no ase a amanfoɔ gyinagyina ho.

Mmaa ne mmarima akɔ nsrahwɛ. Wɔn mu bi yɛ mmɔfra na ebi yɛ mpenyin. Wɔn mu dodoɔ no ara hyɛ ahwehwɛniwa wɔ wɔn ani. Nsa kɛseɛ kita beaeɛ a wɔgyina no.

Akwantufoɔ gyinagyina dua ase. Wɔso wɔn nneɛma wɔ wɔn tiri so. Wɔn a wɔhwɛ akwantuo mu nsɛm so gyina wɔn anim a wɔasɔ wɔn sisi ne wɔn rekasa. Ababaawa bi te nkyɛn a ɔhyɛ ataare soro fitaa.

Mmeranteɛ ne ɛmaa bebree ɛte pon tenten akyi a atwa wɔn ho ahyia. Mmeranteɛ yi bi ɛde afidie asisi wɔn anim, krataa ahodoɔ ɛdeda wɔn anim. Afidie kɛseɛ esi so a wɔn eeyi sini ɛkyerɛ wɔn.

Ɛhyɛn tenten si nsuo ano. Aberanteɛ bi te ɛhyɛn no so. Mmabaawa ne mmeranteɛ nam ɛhyɛn no nkyɛn. Ɔbaatan baako aturu ne ba wɔ n'akyi. Ɔbaatan baako nso kura ne ba ketewa mu ne no nam ɛhyɛn no nkyɛn.

Mmea mmiensa ɛtete dua so wɔn nyinaa ɛhyɛ kyɛw ɛwɔ wɔn tire ɔmɔ aba nsrahwɛ ɛwɔ beaeɛ asono ɛwɔ no nsono no gyina gyina nsuo mu ɛboro nsuo no dua wɔ wɔn nkyɛn mu.

Nkonnwa nnan a wɔn nan ɛyɛ tenten ɛsi pono ho ɛwɔ gyaade adeɛ a wɔdenoa aduane ɛwɔ pono no so beaeɛ wɔhohoro nkyɛnsee mu nso ɛwɔ hɔ wɔn ahyehyɛ nsa ahodoɔ ɛne kɔntoa ɛwɔ ɛpono no so tenten.

Mmranteɛ mmiɛnsa reka nantwie. Nantwie dodoɔ no ara redi kan wɔ anim. Natwie bi ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa, na ebi yɛ tuntum. Kraman mmiɛnsa edi mmranteɛ no akyi. Nwura wɔn nkyɛnkyem mu a nantwie no rewe.

Nkonnwa mmienu si dan kɛseɛ mu. Wɔasɔ gya wɔ ban no ho. Flowres kɛseɛ si ntokua no ano. Wɔde ntoma akatakata ntokua no ho. Pono nso si nkonnwa yi mfimfini.

Mmeranteɛ ne ɔbaa baako tete fam, ɔbaa no abɔ duku tuntum wɔ ne ti na ɔhyɛ ataare fitaa. Hyɛn tuntum si wɔn nkyɛn. Mmarima ne mu baako a ɔhyɛ ataare soro fitaa ɛresere.

Asraafoɔ bebree gyinagyina hɔ a wɔn mu baako yɛ ɔbaa. Aborɔfo mmeɛnsa gyina wɔn ntam. Buroni baako de adeɛ rema ɔsraani baako a ɔresere hwɛ n'anim. Abayewa baako gyina wɔn nkyɛn retwa wɔn mfonin.

Aberanteɛ a wɔde ɛkyɛ ahyɛ ne ti a n'ano ho afu enwii ɛte moto saekel ɛso. Ɔde nnuaba a n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ ahaban mono atwitwa ne ho ahyia. Ahyɛn ahodoɔ so ɛsa so edi n'akyi.

Wɔabobɔ apata wɔ benkum ne nifa a wɔde ntoma adura ho. Mmɔfra nnan nam hɔ a wɔde wɔn nua ketewa a ɔda hyɛn ketewa mu redi agorɔ. Ɔbaatan a ne ba bɔ ne bo nso nam wɔn nkyɛn.

Mmrateɛ ne mbabaawa gyina nsuo a ahono mu. Mmranteɛ yi mu baako gyina afidie a wɔdehohro agudie ho a ɛhoro atɛkyɛ. Wɔabɔ pata wɔ hɔ a amanfoɔ gyinagyina aseɛ ebi nso de kyinniɛ asisi wɔn so.

Ɛmmoa ahodoɔ egyina ensuo a ɛda hɔ mu ɛɛnom ensuo, asono mmienu egyina nkyɛn. Wɔn aduadua nuanua ɛwɔ hɔ, ɛhyɛn esi hɔ a amanfoɔ ɛte mu a wɔn ɛɛhwɛ ɛmmoa na wɔgyina gyina hɔ no.

Asono bebree gyingyina nwura mu. Wɔde hyɛn asi hɔ. Amanfoɔ yi gyina hyɛn yi ho retwa amanfoɔ yi mfoni. Wɔn mu bi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima. Wɔn aduadua nua atenten wɔ nkyɛmu.

Adwumayɛfoɔ tete atɛkyɛ mu, baako te bɔtɔ so a bɔtɔ di n’anim. Mmerante nnan koto akyire hɔ, baako gyina wɔn nkyɛn. mmeranteɛ yi ɛresesa adeɛ wɔ fam de agu bɔtɔ ne mu.

Mmaa ne mmarima di mmirika wɔ lɔɔre kwan so. Ɔsraani di wɔn akyi a ɔrepia maamepanin no. Abɔfra a ɔhyɛ atadeɛ soro fitaa de ne nsa akata n'ani. Abɔfra baako resu. Aberanteɛ di wɔn akyi a ɔretwa wɔn mfonin.

Mmaa ne mmari mmarima aba nsrahwɛ. Wɔte hyɛn mu. Abranteɛ baako te akonnwa so wɔ hyɛn no mu. Gyata da wɔn anim wɔ nwuram hɔ. Nnua nnua atwa wɔn ho ahyia.

Ɔbaa ne barima te akonnwa fitaa mu. Ɔbaa no apira wɔ ne nsa mmienu, na barima n apira wɔ ne nan baako. Poma da barima ne nkyɛn wɔde glass na ayɛ wɔn mpoma no na wɔde ntoma ahyehyɛ mpoma no nkyɛn. Pono si hɔ a akonnwa si ho.

Mmranteɛ egyina ɛdan kɛseɛ mu. Abranteɛ a ɔhyɛ ɛkyɛ egyna wɔn anim rekyerɛ wɔn adeɛ. Mmranteɛ yi mu dodoɔ no ara hyɛ ataade fitaa. Mmrateɛ yi ho ano afu nwi. Abranteɛ baako ogyina nea ɔhyɛ ɛkyɛ rekyerɛ wɔn adeɛ no akyi ɛde ahwehwɛniwa tuntum de adeɛ akata n'ani.

Pono tenten a akonnwa atwa ho ahyia si gyaade. Wɔde kyɛnse mmienu asi so, wɔabue no pono a nnuannua sisi abɔnten. Kanea hyehyɛ soro na pono tenten a wɔnoa aduane wɔ so nso si hɔ.

Mmɔfra a wɔhyɛ sukuu ataareɛ gyinagyina sukuu dan mu. Mmɔfra yi nyinaa resere. Abɔfra baako abam Oburoni a ɔhyɛ ataare fitaa wɔ n’akyi. Mmɔfra yi mu baako kita krataa a wɔatwerɛ adeɛ wɔ so na wapagya.

Ɛhyɛn kitiwaa mmienu akɔhyɛ ɛhyɛn kɛseɛ baako ase. Ɛkyɛn nyinaa amoa a asɛe koraa. Nnipa no bi gyinagyina nkyɛn a wɔrehwɛ. Wɔde wɔn sa agu wɔn akyi. Ebi nso de wɔn sa agu wɔn bo so. Nnipa yi bi yɛ abrɔfo ɛna ebi nso yɛ abibifoɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa gyinagyina hɔ. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum de ɛhwehwɛniwa ahyɛ n'ani. Ɔhyɛ atadeɛ soro kɔkɔɔ. Aberanteɛ no apagya ne nsa a ɔkita frankaa wɔ ne nsam a ɔrehum. Mmeranteɛ bebree nso gyina pono tenten so. Wɔn nso kita frankaa a wɔrehim. Nnuannua atwa wɔn ho ahyia.

Hyɛn fitaa si hɔ a nnipadɔm gu mu, asraafo gyinagyina fam. Ɔbaa baako a ɔwɔ hyɛn ne mu ɛresi fam. Nnipa no a ɛgu hyɛn ne mu dodoɔ no ara hyɛ ataare tuntum ne kɔkɔɔ. Ɔsraani baako kita ne tuo gyina akyire.

Aborɔfo foɔ a wɔn aba nsrahwɛ ete ɛhyɛn emu. Bibini baako a ɔhyɛ kyɛ ɛna etwi ɛhyɛn no. Gyata mienu ɛda fɔm a baako egyina nenkyɛn. Gyata no abie n'anum. Nnua nnua atwa wɔn ho ahyia.

Branteɛ a ɔhy3 ataare fitaa ekita frankaa ɛwɔ ne nsam. Aposifoɔ asɔ abranteɛ baako a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ ɛnsam. Mmranteɛ ne bi adane wɔn ho ɛhwɛ abranteɛ na aposifoɔ asɔ ne emu no.

Mmaa ne mmarima aba nsrahwɛ te hyɛn mu. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Ɔbaa bako a ɔte akyire retwa mfoni. Ɔsono kɛseɛ gyina wɔn anim. Asono mmiɛnsa a aka no gyina nwura no mu nohwaa.

Asrafoɔ egyina gyina ɛdɔm anim. Asrafoɔ yi mmeinu ekita ɛtuo ewɔ wɔn nsam. Nnipa yi no dodow naa ɛde amanyɔsɛm ahyensode ɛna siesie wɔn ho. Amanfoɔ egyina gyina mu etwa mfonin.

Mmaa ne mmarima a wɔaba nsrahwɛ te ɛhyɛn mu. Aberantew baako te akonnwa a ɛwɔ ɛhyɛn no anim so. Ɔsono kɛseɛ gyina hɔ. Nnuannua atwan wɔn ho nyinaa ahyia.

Ababaawa gyina badwam resa. Ababaawa no ahwiri akɔ soro a ne kyɛ atɔ fam. Mmeranteɛ tete n'akyi a wɔrebɔ twene ama no asa. Mmabaawa a wɔhyɛ atareɛ a ɛne ababaawa no atareɛ sɛ gyinagyina wɔ n'akyi reto nnwom.

Ↄbaa a ɔde kente abɔ ne mu gyina hɔ resa. Ↄbaa no de ade tuntum ahyɛ ne ti. Ahweneɛ gu ne kɔn mu. ne nsa ne ne nnan a ɔhyɛ ahenemma. Mmarima tete hɔ a wɔrebɔ twene ama ɔbaa no asa. Ebi nso gyinagyina n’akyi a wɔrebɔ wɔn nsam.

Nnua teten si dan ho a sumiiɛ gu mu bebree. Wɔde ahwehwɛ ɛban no ho nyinaa,. Wɔasoso kanea ahodoɔ dan mu. Pono si hɔ a nkyɛnsee sisi so a wɔaduadua nneɛma wɔ mu.

Akondwa tuntum ahodoɔ esisi ɛdan kɛseɛ mu. Wɔn de mfoni ahodoɔ so afonfam ɛdan no ho. Ade tuntum a wɔn ahyehyɛ nsa ahodoɔ wɔ so esi ɛdan no mu nohwaa. Afidie a wɔn de di agorɔ a n'ahyɛnso deɛ ɛyɛ kɔkɔɔ esi hɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa aba nsrahwɛ. Wɔte ɛhyɛn mu wɔ nwura mu. Ɔsono baako gyina wɔn hyɛn no anim, ɛna baako nso wɔ akyire. Nnuannua bebree atwa wɔn ho ahyia.

Hyɛn esi hɔ a amanfoɔ ɛtete akyire. Abranteɛ baako ɛte nneɛma wɔn ahyehyɛ wɔ ɛhyɛn no ɛso. Wɔn abue ɛhyɛn no anim. Odwan fitaa ɛbɔ ɛhyɛn no ɛnkyɛn.

Mmeranteɛ ɛne ɛmabaawa egyina ɛpo ano eedi asa. Abɔfra a ɔhyɛ ataare a n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ akokɔ sradeɛ ɛne fitaa ɛgyina wɔn ntɛm ɛɛsa bi. Mmeranteɛ mmeɛnsa ɛte akonwa so ɛɛbɔ ntwenee ɛma wɔn.

Maame no ɛte akonnwa so ɛwɔ abɔnten. Maame no ɛrekye adeɛ ɛwɔ dwa so. Kɛntɛn asi ne nkyɛn. Ɔbaatan a ne ba te ne so ɛne ɔbaa baako so ɛte ne nkyɛn. Mmɔfra mmienu nso agyina nkyɛn wɔrehwɛ no.

Adwumayɛfoɔ agyinabea wɔn ɛyɛ adwuma ɛwɔ ɛno, wɔma hyehyɛ dadeɛ ɛwɔ soro a wɔn no agyina gyina so. Ɛhyɛn esi hɔ a yɛde tu nnɔteɛ. Wɔn ɛtu nnɔteɛ egu akyirikyiri nohwaa. Nnua nnua atwa wɔn ho ahyia.

Mmaa ne mmarima te pono tenten ho ɛwɔ ɛdan kɛseɛ mu. Ɔbaa ɔhyɛ ataade fitaa egyina wɔn anim ɛrekyerɛ wɔn adeɛ. Laptop esisi pono yi so. Mmaa yi bi yɛ abrɔfo na ebi yɛ abibifoɔ.

Mmranteɛ gyina hɔ kita dade kyɛnsee mmienu wɔ wɔn nsam. Mmranteɛ yi mu baako hyɛ kyɛ. Wɔaduadua borɔdeɛ wɔ hɔ. Nnua ahodoɔ nso sisi wɔn akyi nohwaa. Nwura afu wwɔ hɔ. Nsuo a ɛho ayɛ atɛkyɛ wɔ wɔn nsa benkum so.

Apɔtɔwia tuntum esi pono ɛso. Brɔdeɛ ampesie egu ɛnkyɛn. Nyaadoa frɔyɛ a yɛde nwo kɔkɔɔ ɛguso ɛwɔ mu bi. Kosua mmiɛnsa ɛdeda nyaadoa frɔyɛ no so. Wɔn ɛbubu nsuomunam ɛnso egu nyaadoa frɔyɛ no mu.

Mmeranteɛ gyinagyina bea a wɔreyɛ adwuma wɔ mmeranteɛ no mu bi hyɛ kyɛ, ebi nso nhyɛ kyɛ. Wɔkitakita akadeɛ a wɔde yɛ adwuma no. Atɛkyɛ wɔ wɔn nkyɛn. Nsuo a ahono nso gu nkyɛn.

Ahyɛn nnan sisi hɔ. Ahyɛn nnan yi nyinaa gyinagyina amena mu. Ɛmu mmienu yɛ ahyɛn a wɔde sa anwea. Mmienu ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔ sradeɛ. Mmienu a aka nso a anwea gugu mu sisi hɔ nso yɛ kɔkɔɔ.

Abasiriwa ɔhyɛ ntoma ataadeɛ abɔ ne ti so duku. Ɔte akonwa tiatia so ɛwɔ nɔte dan nkyɛn. Pono si n'anim a apanpan si so. Kolpɔt si nenkyɛn a ɔde dadesɛn esi kolpɔt no so.

Kubewura de kube agu trɔɔke so, ɔte kube no akyi. Ɔbaa a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ te ne nkyɛn. Papa a okita ne phone wɔ ne nsamu ɛretwa wɔ kubewura ne nkyɛn. Hyɛn fitaa a nam lɔɔre kwan ne ho.

Wɔahyehyɛ kente a ahodoɔ a wɔde ahoma asɔɔto anwene. Kente yi bi ahyɛnsodeɛ yɛ tuntum, fitaa, kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ, orange, blue.

Kodoɔ si nsuo so. Mmeranteɛ mmienu te baako mu na kɛntɛn si so. Baako a aka nso, mmeranteɛ mmiɛnsa te mu na kɛntɛn si soro nehoa. Nnuannua atwa wɔn ho ahyia, nnua yi bi ne abɛ.

Mmeranteɛ gyinagyina atɛkyɛ mu ɛreyɛ adwuma. Mmeranteɛ yi kita kora a wɔde ɛresa atɛkyɛ no. Mmeranteɛ mmienu a ɛka ho de ade kɔkɔɔ abɔ wɔn ati. Mmeranteɛ mmienu gyina nkyɛn a wɔde kyineɛ asi wɔɔn so.

Hyɛn fitaa kɛseɛ a wɔde for a concrete si hɔ, adwumayɛfoɔ kita akadeɛ a wɔde ɛretu amona. Wɔde dua abɔ boba no ankyɛn mu. Ndwumayɛfoɔ ne mmienu nso ɛrepagya dadeɛ wɔ akyikyi nohoa.

Mmaayaa a wɔde kente abɔ wɔn mu gyina badwam resa. Wɔn mu dodoɔ no ara de adeɛ abɔ wɔn ti. Wɔn nyinaa kuta handkerchief a wɔrehim. Ahweneɛ ahodoɔ gugu wɔn nsa ne wɔn kɔn mu.

Abranteɛ a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ, asepaatre ɛne ahwehwɛniwa te cycle so. Cycle yi nan yɛ mmiɛnsa. Wɔahyehyɛ adaka ahodoɔ wɔ akyiri. ℇdan fitaa wɔ n’akyi a wɔde atwedeɛ atwere ɛban no ho.

Aberanteɛ a ɔhya atadeɛ soro a n'ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ gyina hɔ. Aberanteɛ yi hyɛ asepatere a n'ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ ne tuntum. Ahyɛn ahodoɔ a ɛsa so wɔ n'akyi wɔ lɔɔre kwan no mu. Amanfoɔ nso retwam wɔ lɔɔre kwan no agya. Adan atenten sisi hɔ.

Abayewa so efiewurasoame kɛseɛ wɔ ne ti. Abaamua di n'anim a wadane n'ani rehwɛ no. Abaamua no hyɛ atare soro fitaa na ɔso bɔtɔ wɔ ne ti. Nnɔtedan wɔ nkyɛn mu a wɔde bicycle asi nkyɛn.

Nnwumayɛfoɔ ɛgyinagyina bea a wɔn ɛyɛ adwuma ɛwɔ no wɔn nyinaa ahyehyɛ akyɛ ɛwɔ wɔn ti wɔn kita adeɛ ɛderepiapia kɔnkret a wɔn adwi agu fam no agu hɔ yie dadeɛ ɛso hyehyɛ ɛfɔm hɔ a wɔn ɛde dua abobɔ ɛso.

Ɔbaa nsa a wɔaka ne mmɔwerɛ so kɔkɔɔ kita foonu mu. Laptop si ne nkyɛn wɔ pono no so. Kɔɔpoo a tea gu mu si nkyɛn. Krataa da hɔ a wɔabobɔ a wɔde twerɛdua ato so.

Ahyɛn ahodoɔ nam lɔɔre kwan so. Ɛhyɛn yi bi ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ ne fitaa, akokɔ sradeɛ ne tuntum, blue ne tuntum. Amanfoɔ gyinagyina afidie bi mu wɔ soro. Baako retwa mfonin, ɛna baako kita frankaa rehim.

Mmaa nnan tete pono tenten ho. Aberanteɛ baako te wɔn akyi. Akasamu sisi mma no mu mmeɛnsa anim. Krataa ahodoɔ nso gu pono no so. Mmeranteɛ ne mmaa no nyinaa resere.

Asrafoɔ hyehyɛ rubber atareɛ gyiagyina hɔ. Ɔbaa baako aka hyɛ ataareɛ soro ɛne fam. Wɔgyina ɛdan a afidie akɛseɛ si mu. Asrafoɔ yi nyinaa ɛde adeɛ akata wɔn hwene.

Mmeranteɛ ne mmabaawa di mmirika wɔ lɔɔre kwan so. Mmeranteɛ yi mu bako de adaka asi ne kɔn ho. Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔaka yi bi gyina lɔɔre kwan no mfimfini. Wɔasɔ gya wɔ lɔɔre kwan no mfimfini.

Adwumayɛfoɔ gyinagyina beaeɛ a woreyɛ adwuma ɛwɔ hɔ. Adwumayɛni baako koto fam reyɛ adwuma. Baako aka nso retwi trɔɔg akɔ akyi nohwaa. Na baako nso kita trɔɔg gyina n'anim. Adwumayɛfoɔ yi nyiaa kyɛ ble wɔ wɔn nti.

Kodoɔ ahodoɔ sisi nsuo so. Kodoɔ yi bi yɛ fitaa, ɛna ɛbi yɛ kɔkɔɔ. Tuntum nso ka ho. Wɔaduadua nnua wɔ nsuo no nkyɛn. Ɛdan atenten nso sisi afa ne afa.

Nkonnwa mmeɛnsa si hɔ. Wɔde sumiiɛ ato nkonnwa yi nyinaa mu. Pono si hɔ a kɔɔpoo fitaa si so wɔ mfimfini hɔ. Mfonin bobɔ ban no ho. Wɔadua adeɛ de ahyɛ konko mu si nkyɛn.

Nkonnwa sisi dan mu a wɔde nnua na ayɛ, wɔn ayɛ beebi a wɔde nwoma gu ne beebi a wɔde flower si. Mfonin sensɛn ban ne ho. Pono nso si nkonnwa no mfimfin a wɔde nwoma agugu pono ne so.

Ɛmmaa bi ne Ɛmmɛɛma egyina gyina abɔnten. Wɔnmu bi apagya pagya wɔn nsa ɛwɔ soro ebi so ekita kita krataa a wɔn atworɔtworɔ nneɛma ɛwɔ so. Ebi so ekita frankaa a wɔn ehim akɔ soro. Ɛmma yi mu dodoɔ naa ɛhyɛ ahwehwɛniwa ɛwɔ wɔn ani.

Mmarima bebree tete fam a wɔakeka wɔn nan ato so. Ɔbaa baako te wɔn ntam a wakata wɔn ti. Nnuannua gu wɔn anim. Barima a ɔhyɛ atadeɛ fitaa no rehwie adeɛ agu nnuannua no so. Mmarima a wɔaka no kita krataa a nneɛma a wɔatwerɛtwerɛ gu so.

Mmaranteɛ ɛne mmabaawa ɛnam ɛkwan mu a wɔn ani agye ebinom ekura frankaa a wɔn ɛreehim baako so ekuta krataa kɛseɛ a enipa mmienu etu ɛda so.

Mmranteɛ ne mbabaawa nam mpoano. Ebi nso redware po no. Wɔn ato pono wɔ nkyɛn a, ɔbaa baako ne ne mma mmienu ne ne kun te ho. Nnuane esisi pono no so.

Wiemhyɛn keseɛ esi hɔ a wɔasosɔ kanea ɛwɔ ɛmu asraafoɔ no asɔ abranteɛ baako mu papa baako akoto ɛde adeɛ ɛreto abranteɛ no nan wɔsrani baako nso ɛkita tuo gyina nkyɛn.

Hyɛn a wɔde mfonin atetare ho nenam kwan so, mmeranteɛ de adeɛ asi hyɛn ne so a wɔte hyɛn no mfimfin. Mmeranteɛ ne mu mmienu kita wɔn nkurɔfoɔ photo kɛseɛ gyina soro.

Awuraba a wabɔ ne ti te pono akyi. Awuraba yi kita twerɛdua ne nwoma retwerɛ adeɛ. Aberanteɛ te ne nkyɛn a ɔde adeɛ retare sukuuni akwadaa a ɔte n'anim no ho. Sukuu nkwadaa atwa wɔn ho ahyia.